Vantu vakaite saana mbuya utano naana sekuru utano vano hambawo mumaknyi medu umu veidondedzera ndumurwa pasina mutuso watiri kudusa vanenge vatumwawo ngehurumende pamweni pakona voti nyorera mitombo unodiwa kuti ndumurwa nyama yayo igare iri pandau pasina mare yatadusa.

Ntombi dzose dzinosisa kuuya nendumurwa kuzvibhedhlera ,dzindobairwa majekiseni, ngekuti dzimwe ndenda dzechingezi dzaayo idzi adzido kuziva ndumurwa , inonokerwe kupiwa mutombo pamweni pakona unotoona , yoite zvekupanda pamwoyo kana kupanda ngediti ikanonokerwa kupiwa mutombo ngemukowo inozotofa Saka izvozvo atodi kuzviona muntaraunda medu ndumurwa dzeshe ngadzirumbe dzino bairise ana kuzvibhedhlera.

Ntombi zuro dzaitodaidzwa kuchibhedhleya dzichizi huyai nentumurwa dzibayirwe majikiseni ngekuti kwaa nentenda dzechingezi. Dzimweni dzakona ntenda idzodzo ndedzekuti ntumurwa ikure ichizwe ndxondo kana kuti ntumure ikure yakaremara.

Muzvibhehleya umwu mutori nemadhokodheya amweni akona anoto hambe nemovha dziya dzotwara anhu anonga avhunika, dzinozi anaamburenzi, vamweni madhokodheya anotoite zvekutohloya nhenda dziya dzisingaonekwi ngemadziso dzakaita sana kenza izvozvo totozwe kutodakara kana taone madhokodheya akaita seiwawo pachibhehleya pedu.

Vakuru vanobve kune dzimweni nyika vanotounganavo senyika dzabvavo kure. Votombuirana maererano nentenda inenge yeinesa panguva iyoyo. Kuti toitsvagira mutombo vakadini imweni ntenda haidi kuti nyika itsvage mitombo iri yega inotokorera mutomboo vantu vakatopere kufu. Inoita kuti nyika dzeitobatana dzeitombuirana kuti nyenda iyi ngatidai-tidai vantu vaone kurarama.

Nekuti ntenda yekuchaya yanga yanetsa apo mitombo yanga yoita mishoma muzvibhedhleya umwo hino madhokodheya akatifundise kuise mvura muzvibhodhleya yekuti wabva kwawabva wouya wogeze nyara ipapo wotwana kurya kana usati warya.

Ngekuti zvoryiwa zvechiyungu izvi zvimweni zvakona zvoite kuti ndenda dzechingezi dzirambe dzeinesa muntaraunda umu hino vakuru vanoshanda muzvibhedhlera vanotosvikawo muzvikora mofundawo ndumurwa dzedu nemumakanyi umo tabvawo mumamunda votiunganidza votibhiira kuti ndenda iyoyo inode mutombo wakadai kana kuti vanhu musamwa mvura yemumakandwa vantu vanotodetsereka pamweni pakona vanototopawo mitombo iyoyo pasina mutuso watadusa.

Mukhuhlani wekovhidhi nainitini wange wanesa pasi reshe asi ngokuti muzvibhehleya umu madhokodheya aiti ndumurwa, madhodha, ndombi sungukati huyai mubairwe jikiseni iroro rinoita kuti nyama igare iri pandau, Saka jikiseni iroro raibairwa muntu weshe apana aisirwa.

Kutsiwa kwakaite mupisi munharaunda medu ndozvibonga maningi izvozvo ngekuti vanhu vaimwe mvura dzemumakandwa pamweni pakona ndiyo inobikiswa nekusukiswa he ngubo izvozvo ndizvo zvinoite kuti nhenda iya yekuchaya ibate ndumurwa kana nendombi ngekuti pananenge pasina mvura yakachena asi nekuti mupisi dzaamowo dzekuise mvura yakachena vanhu vaakudetserekawo veitorarama ndaramo yeitoende mberi .

Mvura yakachena yocherwawo, vantu avachacheri mumakandwa, ngekuti mvura dzemumakandwa ndodzaikonzera ntenda yokuchaya. Hino mvura dzomumipisi yakachena ,vantu veshe nevanobve kure vanouya veichera mvura mumipisi idzodzo, ngekuti aina zvinohamba-hamba zvakaita sezvimakonye.

Ndozwe kubonge hurumende yakauya ikatsa mupisi kuzvikora nemumakanyi umwo vantu voona mvura yakachena azvichafanani nekumwa mvura yemumakandwa kubikisa kana kusukisa kwataiita izvozvo ndizvo zvaiita kuti ntenda yokuchaya isapera muntaraunda asi ngokuti mvura yomupisi yaamwo zvanaka.

Mvura dzakachena dzemumipisi ngadziuye uno mumakanyi mipisi yeitsiwa vantu vasiyane nemvura dzemumakandwa ngekuti mvura idzodzo ndidzo dzinoita kuti nhenda yekuchaya inese, nhenda iyoyo inopesa yatouraya nevantu.

Vantu vanoshande muzvibhedhlera umu vanotouya mumakanyi mega mega veyiuya veitibvunza kuti ndumurwa iyi inozwa ndenda ipi vonyore pai vosvika kuzvibhedhlera ikeyo vanozouya nemutombo veiti paka ndaraunda yega yega.

Nyamashi unowu sumbukati nemadhodha zvaienda pachibhedhlera zveindohloiwa kuona kuti ngazi dziri kuhamba zvakanaka here zvimweni ndombi dzatouyawo dzotoona kuti mwana achagara zvakanaka ere mundani pasina Mari yaduswa.

Wambuda ngeapa waona mupisi wabuda ngeapa waona mupisi Saka kuti chakata kaita mupishi ukoko kwakabana ngekuti vantu avachacheri mvura yemumakandwa ingaite yekubika kana yekumwa ngekuti ndenda dziya dzakaita sekuchaya dzinowanikwa ngemamvura emumakandwa atinomwa ngekuti mvura dzemupishi dzatowanda ndenda idzodzo amusisina muntaraunda dzedu ngeya yemvuraya yemumupishi ininenge yakachena.

Kuzara kwaita mipisi muntharaunda medu kuite kuti nemvura yakachena iwandewo ngekuti vanthu vaichera mvura yemumakandwa nekubikisa nekumwa. Mvura idzodzo dzinoite kuti zvirwere zvekuchaya zviya zvihambe zviibata vanthu muntharaunda umu. Saka mvura dzemumupisi dzinoite kuti zvirwere izvo zvekuchaya zvisabata vanthu. Vanthu vanogara vakangwaririka.

Nharaunda yedu inemupisi dzinokwana kuita murongomuna dzinobudise mvura yakachena mupisi idzodzo dzinode kuti dzingwarirwe ngevanhu ngekuti dzikafa anhu anoenda futi kochere mvura mumakandwa, mvura dzemumakandwa idzi dzinocherwa dzeimwiwa nekubikisa ndidzo dzinokonzera zvirwere zvakaita sana kuchaya zvekuti muntu unofa akareka kurapwa ngemukuwo.

Ndobonga hurumente yakahamba yeitsa mupisi mundaraunda medu .Mupisi idzi dzoburitsa mvura yakachena .Mvura yakachena inoita kuti ndenda dzakachise dzekuchaya dziya ,adzizobati antu ngekuti mundaraunda mwedu mana manesa ngendenda yeekuchaya ngekuti vantu vaimwe mvura dzemumakandwa.

Ntombi dzeshe dzine ndumurwa dzinotodaidzwa pachibhedhleya pedu apapo dzotouya ndumurwa dziya dzeipuwa zvekurya zvechiyungu zvinoita kuti nyama yadzo igare iri pandau ngekuti vantu vanopona ngekurima muntaraunda mwedu umwu apa mvura aizi kunaya saka ndumurwa dzopedzisira dzisisina utano hwakagwinya ngekuti akuna chekurya chakakwana saka vantu vanotodainzwa nendumurwa idzodzo veitopuwa zvekurya pasina mutuso waduswa.

Hurumende ngaiuyewo mumakanyi medu umu ivakewo mbatso dzinongwarirwe vaya vanozwa kupanda kwendxondo nokuti vantu vanozwa nendxondo havadi kuti vagare vega. Pamwe pakona unopezisira atozvisungirira muntu otofa, unodawo mbatso dzavanovakirwa dzokuti vanodhivanawo nevanozwa kupanda kwendxondo veidakara veiitawo mitambo yekaita sekukave bhora kana kurumba, kuitira kuti asanyanye kufunga ngekuti akagare ega panokona muntu atofa.

Hurumende dai yatutsirawo mphatso dziya dzinongarirwa vantu vaya vanozwa kupanda kwe ndxondo ngekuti vantu avavo pamweni pakhona vanozvisungirira vari vega ngekuti ndxondo dzawodzo dzinonge dzisikanasi kushanda. Saka hurumende ikatutsira mbatso idzodzo dzekuti vagarewo veionawo vamweni vane ndxondo dzakafanana nedzawo. Zinoite kuti vasanyanye kuzvisungirira, pamweni pakhona kana kutoti vanotouraya vantu saka hurumende ikavaka mpatso dzinodedzera vantu avavo.

Vantu vanozwe kupanda kakaita sendxondo pamweni pakhona avadiwo mutombo, vanodawo madhokodheya akafunda kureketa navo veivavaraidzawo, pamweni pakhona veitobvunzanawo navo. Ngekuti isusu vantu vasina kuzvifunda izvozvo pamweni pakhona totya kufunga ndomapuwe, kana kutouraiwa ngovantu vakaita saivavo.

Vantu vanozwa kupanda kwendxondo vanodawo kuvakirwawo mbatso dzekuti vagarewo nevantu vanozwawo ndxondo ngekuti azvizvi kunaka muntu anozwa ndxondo ogara nevantu vasikazwi ndxondo pamweni pakhona unopeisira ononge mapuwe kana kubonga banga otouraya muntu kana iyena otozvisungirira saka vantu ava hurumende ngaivavakirewo mhatso dzekuti vagarewo.

Ngekuti vantu vafunda munyika munomu. Nemukore uneu vanhu vafunda ungaita dhodha kana ndombi. Hino vamweni vakona vakatofundire kutogara kana kurapa vantu vaya vanozwa nhenda dzekupanda kwendxondo. Ngekuti nhenda yekupanda kwengxondo aidi kuti inonokerwe. Inoda kuti muntu arapwe ngemukuwo, Hino vantu kune vantu vakafundira zvona izvozvo zvekurapa vantu vakadaro.

Vantu vane ndenda dzakaita seku panda kwe ndxondo avadi mutombo pamweni pakona vano todawo madhokodheya aka funda ngezve ndxondo eyi bhuyiranawo navo veito reketawo pamweni pakona dzitori nyaya vei bhuyirana kuita kuti muntu uyu asanyanya ku funga ngekuti ndxondo dzakona adzi shandi pamweni pakona musi muntu atofa kana wato sure vantu nge mapuwe saka madhokodheya akafunda ngezve ndxondo nga hambe uno ku makanyi edu ati detserewo vantu vakadaro.

Ana mutape ventaraunda vanobonga ngezvakaite hurumende kututsira zvibhedhlera. Takuonawo nemadhogodheya anorape ndxondo, kurape ndombi dzinenge dzine ndani. Atowopo pachibhedhleya apapo ngekuti zvatutsirwa. Vakatotigwinyisa kuti mutombo uchatutsirwawo ngekuti zvibhedhlera zvawanda.

Zvibhehleya zvikati shakata peshe peshe zvino badakadza ngekuti munharaunda medu vano vanoshandisa chibhehleya chimwe pamwe pakona unosvika pakatodzara wotodzoka kumuzi apa unenhenda inoda kunasira kura kuti ijliwe pachinemukuwo hinozvikawedzerwa kuita zvitonhomuna vantu vanot odetdereka vanodawo kuhloiwa boenda ngeiyo vanodawo kupuwa mishonga voenda ngeiyo mushando yorerukirswo madhokodheya

Zvibhedhlera zvikawanda nemadhokodheya anowanda ngekuti mumanharaunda umu vantu vorwara, zvingaite zvekurya zvechingezi zvimweni zvakona zvinokombe kuti ngazi yemuntu iite shoma, zvimweni zvakona zvokonzera nhenda dziya dzakaita sana BP saka madhokodheya ngaawande arape vantu nezvibhedhlera ngazviwande, ngekuti zvibhedhlera zvikatutsirwa nemitombo inotutsirwawo.

Zvibhedhleya zvikawanda nemishini yechingezi inotutsirwawo nemadhokodheya anenge eiwuyawo akawanda eishanda pazvibhedhleya , Hino mitombo yatoti chakata nekuwanda kwakaita zvibhedhleya munharawunda mwatinogara umwu , izvozvo ndinozvibonga maningi kuhurumende kune zvayakatiyitira

Pazvibhedhleya pega pega patoriwo nezvikwangwari zvinenge zvakatonyorwawo kuti vanoda kuhloyiwa madziso vanoendaa ngeino vanoda kuhloyiwa mipanda kwemwoyo vanoenda ngeino izvozvo zvega zvinondodakadzawo muntaraunda dzakaita sedzedu mwanga mune zvibhedhlera zvekure, zvibhedhlera takuzvionawo padhuze wabuda ngeapa wosangana nezvibhedhleya wabudawo ngeapa wosangana nezvibhedhleya ende pazvibhedhleya ipapo pane mitombo yese yakaita yechingezi inowanikwa ipapo.

Chibhehlera chikauyawo mumakanyi ,sungukati, madhodha ndombi muntu weshe unenge aidetsereka ,sechibhehlre chatinorapirwa pachinyamukwakwa apa patoriwo nenguwawo unotozwi sungukati ,madhodha nedhombi uyai muhloyiwe pasina mutuso wamadusa kungaite kuhloyiwa kuhamba kwengazi kana kuhloyiwa nhenda dziya dzinorwadze mwoyo wotouya wotohloyiwa muntu wotonyorerwa mutombo wako watodetsereka.

Zvinombaadakadza kuti wabuda ngeapa waona chibhedhleya. Kututsirwa kwakaitwa zvibhedhlera mundau mwedu umwa kwatonakawo ngekuti taakuonawo muchini yechingezi yatanga tisingaziyi. Taizviziya ere antu kuti kunemuchini unohloya kupanda kwehloko kana kuhloya kupanda kwemwoyo. Tanga taingoziya anambuya utano aihamba nemabhasikoro vaitipa mutombo wakaita semukhuhlani ikozvino kunemutombo inotorape nyangwe chironda chaite pamurenje pemenemene wotorapwa.

Ngekuti zvohliwa zvomukoro uno zvechiyungu zvimweni zvakona zvoite kuti ndenda dzakaita sekupanda kwemwoyo zvimuruke. Saka zvibhedhleya ngazvitutsirwe kuti vantu avavo vaende vandohloyiwa. Nevaya vanozwe kupanda kwemarenje vati kure, ngavaende vandohloyiwa ikweyo. Saka zvibhedhleya ngazvitutsirwewo muntaraunda medu.

Kututsirwa kwaita zvibhedhleya muntaraunda mangu ndinozwe kudakara, ngekuti vana mbuyautano vaibate mushando usingaiti ngekuti pamweni pakona ndombi yaitode kubara iri pamuzi ngokuti chibhedhleya chiri kure. Izvezvi zvibhedhleya zvazvaa padhuze kudai, ndombi yotoende kuchibhedhleya ikeyo kutondogarirayo kuti isabarire pamuzi, Ngokuti ndani yorwadza zviyani panodawo chibhedhleya padhuze, paunokasira kuonekwawo ngomukuwo.

Zvibhedhleya zvikati chakata, nemadhokodheyawo anowanda ngekuti vantu vanenge veida kudetserwa. Vantu vorwara, zvimweni zvakona zvekurwara kezvekurya zveChiNgezi zvoryiwawo mukore uno. Saka madhokodheya ngaatutsirwewo muzvibhedhleya umu. Abetserewo vantu ava vanorwara. Pamweni pakona vanorwara ngekupanda kemwoyo. Apa kupanda kemwoyo hakudi kuti kunonokerwe. Kunode kuti muntu atohloyiwa ngemukuwo.

Zvibhedheleya zvikawanda nemitombo inenge yeiwanzwa nemovhawo dziyani dzotwara vantu vanenge vakuwara dzinotouyawo ngokuti movha dziya dzinoshanda pazvibhedhleya saka dai hurumende yatitutsirawo zvibhedhera zvirongomuna kuti tiwanewo movha idzodzo.

Muntaraunda matinogara makatustirwa zvibhedhlera zvirongomuna, zvinoite mushando mukuru nekuti chimweni chakona chinodetsera ndombi dzine ndani , chimweni chakona chinodetsera vanenge vabatwa nenhemda dzakaita sekuchaya dziya vantu vanotouya apapo veitodetserwa nevamweni vanotobve kure vanouya ipapo saka zvibhedhlera ngazvitutsirwe.

Nhenda yekuchaya yanyanyisa munharaunda mwatinogara umu. Vantu vaiti vakabatwa ngenhenda iyoyo, otoneseka voenda kuri zvibhedhleya zviri kure. Asi ndobonga hurumende yakaisa zvibhedhleya zvirongomuna munharaunda mwatinogara umu. Muntu akabatwawo ngenhenda iyoyo otoenda pachibhendhleya. Ende muzvibhedhleya ikweyo kutoti nemvura yakachena inobva mumupisi. Antu anomwa mvura dzemumakandwa munharaunda umu. Saka hurumende tinobonga ngekuti akira zvibhedhleya izvozvo.

Wabuda ngeapa waona chibhehlera, waenda ngeino waona chibhelera izvozvo zvinodakadza nharaunda ngekuti munharaunda mwedu umwu munevantu vanobve kure amweni akona anoda kuti adetserwe ngemukuwo ngekuti nhenda dzakaite sekupanda kwemoyo dzinode kuti muntu adetserwe ngemukuwo kuti ndaramo yake iyende mberi, saka zvibhehlera ngazviwanzwe, ngokuti zvibhehlra zveiwanzwa mitombo inowandawo muzvibhehlera umwomwo.

Kuzara kwaita zvibhedhlera uku kwakanaka ngekuti vabvawo kundau dziri kure vanouya veidetsereka vangaite vauya kooningira mitombo yechingezi vanoona iripo vodzoka kumuzi kavo vadetsereka ende zvibhedhleya zvikawanda zvinoitawo kuti mitombo yechingezi iwande inodetsera ntenda dzakaita sekupanda kwemwoyo kana kupanda kwemushana.

Kare vana mbuya hutano vaihamba nemabhasikoro veitipevo mitombo pamweni pakona vaitama mitombo yentenda dzateteizwa. Asi ngekuti zvibhedhleya zvazara pese-pese vabuda ngeapa chibhedhleya vaenda ngeapa chibhedhleya. Zvoita kuti ntenda dzakawanda dzitorapwa ngekuti pachibhedhleya panooneka mitombo yeshe kunyanya yechingezi inotodiva. Ngekuti vantu vanozwa ntenda dzakaita sekupanda kwemwoyo. Vanodavo mutombo yechingezi vanobetsereka ngemukuvo.

Nekwoenda nyika yedu muntu unosisa kuti akone wo kushandisa manyara ake kuti awane wo pekubata mundaramo yake. Hino vamweni vantu vakatofunda kuzvikora ino vanotokona kuhloya muntu veishandisa michini yechingezi kana kudhibanisa mutombo pachibhendhlera. Izvozvo zvinoita kuti mhuri yake itowana wo pekubata eishanda pachibhendhleya apapo.

Mukahamba muzvibhehleya umu munevanhu varikutofundira kugadzire mutombo vamweni vakona veitofundira kuhloya mutombo kuti unoita ere usati wapuwa mutenda ,vantu ivavo vakafundawo vakauyawo munharaunda nharaunda inodetsereka ngekuti vanonga vachiziya kuti mutombo wakadai unoenderana ne nhende inozwe muntu uyu ,muntu uya otoende kuchibhehleya otondopuwe mutombo wake ,muntu uwowo tatodetsereka ndiye ngekufunda kwaakaita.

Vanoshandawo muzvibhedhlera umu vanotodaidzawo vantu veitoti huyai mungaitawo mahofisi ekumataundi ikweyo vantu votounganidzwa votobhiirwa kuti ndenda iriyo mazuva anawa ndeyakadai ende mutombo wakona ndewakadai vantu iwawo avatodusi mare Chavo kutongobhiirwa vogara veiziya kundenda yawo ikauya takazi moshandisa mutombo wakadai vantu votodetsereka saka vantu vemakanyi ngavauye vatidetserewo.

Madhokodheya aitouyawo mumakanyi matinogara umo eitironzera kuti mukhuhlani uya wakaita sana kovhidhi 19 uya unorapwa ngekumwa zumbani. Pamweni pakhona kumwa mvura inopisha. Izvozvo zvemene zvaitodetseredza ngokuti atinawonmare yataidusa kuenda kutaundi kobhuirwa izvozvo. Vaitouyawo mumakanyi matogara ipapo veitidetsera pamweni nekutironzera kuti zvinohambiswa sei.

Vanoshando muzvibhedhlera umu vakuuyawo mumakanyi medu veihamba nezvikwangwari zvimweni zvakanyorwa ndenda zvimweni zvinenge zvakadhirowerwa ndumure nendombi inode kubara, zvikwangwari izvozvo zvinodetsera ngokuti mundu akaverenga otoziye kuti ndenda yakadai inorapwe ngemutombo wakadai pasina mare yaaadusa izvozvo zvakanaka ngekuti vamweni vantu avana mare yekuti vanorapwa Saka akaona ndenda iyoyo ototsvaga mutombo unoenderana nendenda iyoyo.

Zvibhedhlera zvikatutsirwa nemovha dziya dzinotware vantu vanenge vavhunike mirenje kana kuvhunike maoko veiende kune chimwe chibhedhlera kana pachibhedhlera ipapo zvakorereka dzinotouyawo nokuti movha idzodzo dzinode kuti dziwande pazvibhedhlera nokuti, vamweni vantu vanorumbisa movha mukati umo vosvika pachibhedhlera umweni musana wake watovhunika kana murenje haachatohambi. Saka zvibhedhlera ngazvitutsirwe, nemitombo inoda kututsirwewo nemhovha.

Ngekuti vanhu vorwara mukore uno, kumweni kwakhona kurwara ngekwerya zvechingezi zvaayo. Hino vanhu vorwara kudayi, zvibhedhlera ngazvichitutsirwa nemadhokodheya anenge achitutsirwawo vanhu vauye veihloyiwa ngekuti vanhu vamweni vane vachirwara ngekupanda kwemwoyo, kunoda kuti ugare weihloyiwa weinyorerwe mitombo kuti ndaramo iende mberi.

Kuti chakata kwaite zvibhebhelhleya mumakanyi umu kwanaka ngekuti vantu avachahambi kuende kutaundi kutoduse mare kukwira bhazi muntu weindoona dhokodheya wekutaundi, muntu wakutobude pamuzi pake wotoendawo pachibhehleya chiri pedo ipapo kana kuri kupiwe mutombo otopuwa mutombo, kana kuri kupuwa zvakaitawo zvekurya, ngokuti muzvibhehleya zviri mumakanyi mwedu umu nezvekuryawo zviriyo kunyange zvisingapuwi muntu wesewese.

Kubaakwa kwakaita zvibhehleya kwakambanaka nekuti hweshe asvika nendenda ingaya yekupanda kwemiri kana kupanda kwemirenje unongodetserwa nemukuwo. Zvimweni zvibhehleya zviri mumakanyi hautodusi mare kunyanya sungukati dziyani dzinonzi musadusa mari dzinonzi bhuyayi ndoenda yenyu timunyorere mutombo saka zvibhehleya zvakanaka.

Zvibhedhleya zvinofana kuti zviwanzwe ngekuti vanthu vorwara zvimweni zvakona kurya zvechingezi zvaayo mukoro unei saka vanthu vondozwa ndenda dzakawanda wanda kumweni kupanda kwendxondo kupanda kwehloko saka zvibhedhleya zvikawanzwa nemitombo tototoziya kuti inenge yeitutsirwao.

Zvibhedhleya zvirikuramba zveitutsirwa ngekuti vantu vakawanda varikurwara ndiyani ungakona kurwara ngekurya zvechingezi zvaayo mukore unowu. Zvibhedhleya izvi zvinemushando mukuru hama dzanguwe ngekuti sungukati yauya inorapwe ipapo azviketi kuti panorapwa anani kungorapwa wega. Pamweni pakona unotopuwawo chokurya pachibhehlerapo. Kunyangwe zvisingapuwi muntu weshe-weshe asi vatodetserewo waoneka ntenda dzawo vanopuwawo zvekurya.

Zvibhedhleya zvikawanzwa muntaraunda madhokodheya ano ramba eitutsirwa nemitombo inenge yeitutsirwawo nemovha dziya dzotwara vantu vanenge vakuwara dzinotouyawo koti dzinoshanda pane chibhedhleya.

Zvibhedhlera zvakawanda nemitombo inenge yeiwanda. Sesu vanogara muntaraunda inechibhehlera chimwe, todawo zvibhedhleya zvirongomuna. Kuti mitombo iyi yakaite seinorape madziso kana kurapa mwoyo iwanzwewo.

Zvibhedhlera zvikawanzwa nemovha dziya dzinotwara vantu vanenge vakuwara dzinowandawo, izvozvo tinozvida mundaraunda mwatinogara kuti movha idzi dziuye kuti vantu avasisina basa nendaramo vorumbisa movha mumapato umu dzobonderana vamweni vovhunira murenje kana mukumbo saka unenge odawo chinomutwara kuti aende kuchibhedhlera andobetsereka ngomukuwo.

Zvibhedhlera ngazvitutsirwe nemumantaraunda mwedu umo ngekuti kune vantu vakafundira ngezvekurape antu, vamweni avana nekwavanoshanda ngekuti zvibhedhlera zvishoma kunyanya munyika yedu umu, saka ngazviwande zvibhedhleya kuti vantu vakaita saivavo vashande varape vantu ngekuti ntenta dzonesa vantu ngekurwara.

Vantu woye kuenda kuzvibhehleya kwakabainaka nezvekuryazvo vantu vanopuwa munharaunda matinogara umu maamanesa nhenda yekuchaya saka vanhu vaiti vakaenda kuzvibhehleya vaisvikopuwo zvokurya ngokuti ngekuti nhenda iyoyo inoda kuti munhu arambe weimwa mvura yakawanda nekurya zvekurya zvinoita kuti nyama igare iripandau saka zvibhehleya zvisawanda zvokuryawo zvinopuwa vantu vakawanda zvinowandawo nemitombo.

Zvibhehleya zvikawanda nemadhokodehya anowandawo nevantu vanodetsereka ngemukuwo zvibhehleya zvinotofanire kuti zvitutsirwe kunyanya munharaunda mandinogara chibhehleya chimwe nevanhu varimwo azvipindirani saka ndinoti hurumende ngaitutsirewo zvibhehleya munharaunda mwendinogara nemadhokodheya awande nekuti madhokodheya akawandawo nemitombo inenge yeitotutsirwawo vantu vodetsereka.

Kuti chakata kwaite zvibhedhleya muntaraunda medu umu zvatonaka ngekuti vamweni vantu vakatouya veirwara ipapo vanodetsereka ngemukuwo. Pamweni pakona vanotopuwa zvekurya pasina mutuso wavadusa. Ngekuti muntaraunda mwedu umu amuna vantu vanoshanda zvekuti vangatenge zvekurya pachibhedhleya. Asi vantu vanotouya vakuru vezvibhedhleya veitope vantu zvekurya pasina mutso wevadusa.

Zvinobadakadza kuona zvibhedhlera zvakawanda muntaraunda imwe. Ngokuti vantu vanobve kure vanenge veiuya kobetserwa kubva kunhenda dzakawanda-wanda. Vamweni vakona unozwe kupanda kuhloko nekurwadziva nemundani saka vanouya veibetsereka pachibhedhleya apapo. Pamweni pakona vanotozi musadusa mutuso nokuti munobvavo kure. Pamweni pakona munotozwi dusaivo mutuso vakaerekana nekuti vantu havashandi muntaraunda matinogara.

Wabuda ngeapa waona chibhedhleya waenda ngeapa waone chibhedhleya izvozvo zvemene zvinoba dakadza nyanyanyanya kuntombi dziya dzinendani ngokuti pamweni pakona ndani inorwadza uri usiku saka unode chibhedhleya padhuze ukasire kubetsereka mwana obude zvakanaka pasina zvaanosangana nazvo saka zvibhedheleya ngazviwande kunyanyanyanya nomumakanyi mwatogara ngazviwanzwewo zvibhedhleya umu.

Ndozwe kudakara ndeione zvibhedhleya zvakati chakata wabuda ngaapa wasangane chibhedhleya waenda ngeapa waone chibhedhleya izvozvi zvinoite kuti nevantuwo vanobve kure vauye veidetsereka vasasapetuke kumuzi zvakadaro kana wauya weiningire mutombo panda kemarenje wouay wopuwa mutombo yako wotondodetsereka toone kuenda mberi nendaramo.

Kuwanda kwakaita zvibhedhleya kwatoita kuti mbatso dzinongwarirwa vaya vanenge vafa vaya dziwandewo ngekuti muntu akafa aadi kuti agare ari pamuzi unonhuwa aadi unodiwa kuti aende kuchibhedhleya osvika obairwe majikiseni ekuti asanuhwa saka tinototi mbatso idzodzo ngadziwande asi dzinowanda ngekuti zvibhedhleya zvinenge zvakawandawo saka zvibhedhleya ngadziwande mbatso idzi dziwandewo.

Ntenda yekuchaya yanesa muntaraunda umu. Saka ndotobonga hurumende yakauya ikaisa zvibhedhlera. Zvimweni zvakona zvakatowanda, zvimweni zvakona zvakatoturikidzana kuitira kuti vantu vaya vanenge vabatwa ngentenda yekuchaya vanouye ipapo veitogara. Ngekuti umweni muntu unogara ega nendumurwa dzake mbiri ndumurwa adzingambongwariri muntu anozwe ntenda yekuchaya ngekuti ntenda yekuchaya inouraya muntu akanonoka kurapwa ngemukuwo.

Zvibhehleya zvikawanda nemadhokodheya anowanda ngekuti madhokodheya aya amweni akona anoita zvekurapa ndururwa zvega, amweni akona anoita zvekungo hloya vantu zvega. Saka madhokodheya iwawo ane mushando yakasiyana siyana akawanda pachibhehleya vantu vanodetsereka ngekuti muntu weshe unodetsereka ngekuti madhokodheya anorapa ntenda dzakawanda anenge angoripo saka izvozvo ndoti zvibhehleya zviwande kiti madhokodheya awandewo.

Mhatso dzinongwarirwa mitombo muntu asati aenda kuzvibhedhlera dzakabaanaka ngekuti isusu vanogara kure nezvibhedhlera tinenge taakuendawo padhuze kumhatso dzinongarirwa mutombo uya ende kunenge kune mitombo yeshe ingaite yekupanda kwemadziso, kupanda kwemurenje, inonga iriyo yeitengeswa.

Zvibhedhlera zvikawanda zvinoite kuti vandu vabetsereke nenguva ende vandu havazorambe kuzonyanye vechifa nekuti vanenge vobetsereka nekuti zvibhedhlera zvinenge zvave padhuze . mumakanyi umu mune ndenda dzinedzichichaya kuchaya kunoita kuti munhu ayenda pachibhedhlera nenguwa wekuti akakona kubetsereka unofa saka zvibhedhlera ngazviwanzwe mumakanyi umo mune ndenda dzakawanda dzinoshungurudze vantu .

Mukore unei vandu vorwara saka kurwara koite vantu ukoko vanodewo zvibhehlera zvakawanda kuti vadetsereke nekuwanda kwavakaita kudaro. Saka mukanyi medu makabatutsirwa zvibhehleya zvinokwane zvirongomuna. Zvibhehleya zvirongomuna izvozvo zvinodetsera vantu vane ndenda dzakasiyana siyana vangati vanozwe mundani, vanozwe kupanda kweshoko, nevese vaya vanozwe ndondo vanodetsereka pazvibhehleya izvozvo .

Madhokodheya muzvibhedhleya umu atoo nemushando, ngekuti amweni madhodha anobheme forya kusvika ribire zuwa opedza ozozwa nhenda iya yekurwadza kwemapapu saka kuzvibhedhleya umu madhokodheya anohloya nhenda idzodzo atoomo unotomuona eitohloya nhenda idzodzo, pamweni pakhona madhodha eyitopuwa mutombo wekuti nhenda yekurwadza kwemapapu isaramba yeinesa kuti nyama igare iri pandau.

Muzvibhedhleya umu mwato naantu akaenda kofunda kufunda kwemene vakatoenda kunotore madhigirii kwakaite sanayunivhesiti kuya vanotohloya ungaite mwana unenge ari mundani mwendombi vapedza kudaro vonyora mutombo unodiwa kuti mwana askuwara ari mundani umomo.

Muzvibhedhlera medu umu, mutori nemichhini yezvingezi, imweni yakhona inotoiswe pamuwoko apa, yotozwe kuhamba kongazi, imweni yakhona yotohloya nthenda yakaita saana bhii-phii iya, kuti ichakanaka ere munyama mwemunthu ,ngekuti nthenda yakaita saana bhii-phii ,ikatokwira munthu unotofa ,saka nthenda idzodzo dzinoda kugara munthu eihloiwa kuzvibhedhlera.

Muzvibhehleya umwu munembatso dzakavakirwa dzinongwarira michini yechingezi imweni yakona inenge yeinasirise mapepa ekuti muntu awane kurapwa ,imweni yakona ndoinoshandiswa kana weida kubhadhara mare. lmweni michini yechingezi ndoinohambise mwoto yeidhudhuma kuti ndombi itaturwe ndani.

Muzvibhedhleya umwu, mutori nemphatso dzakavakwa, dzinoti madhokodheya anoenda umwomwo eidhibanisa mutombo, pamweni pakhona ndoomweanoenda eida kutorere munthu ngazi, kuti azopawo vanthu vaya vanoda kututsirwa ngazi, vanenge vavhunikawo murenje kana muoko.

Muzvibhedhleya zvekumataundi kwakatovakwavo mhatso dzinenge dzeingwarira mishini yechingezi dzimweni mhatso ndimo mune munodhibanisirwa mitombo ngemadhogodheya imomo. Saka mhatso idzi dzakatinakira ngokuti dzinoita mushando zvakanyanya pachibhedhleya zvirerutsa futi mushando kumadhogodheya.

Mukahamba muzvibhehleya umu ,mutori nemhatso dzakavakirwe kungwarira mishini yechingezi inhloye sezvakaita gomarara, inohloye zvibereko zvendombi, imweni yakona inohloye madhodha anenge ane mapapu awora ngekubheme forya saka mbatso idzodzo ngadzirambe dzeingwarire mishini yechingezi inotihloyere vantu.

Muzvibhedhlera mutoriwo nembatso dzakavakirwe kungwarire mishini yechingezi , dzakavakirwe kungwarire mitombo yechingezi. Mumbatso dzona idzodzo dzinongwarirwe michini yechingezi munotooendwa muntu kana eida kuhloiwa pamweni pakona ndimo munodhibanisirwa mutombo umomo saka mbatso idzona ngadziwanzwewo muzvibhedhlera zvemumakanyi kuti iwande nevanhu vanoda kuhloiwawo vahloiwowo.

Muzvibhedhlera umo makavakwa dzimweni mbatso dzinongwara ngazi dzevantu, dzimweni mbatso dzinenge dzeingwarira michini yechingezi ende kumbatso idzodzo ndikona kune kweidhibanisirwa mutombo ngemadhokodheya unozorape vantu.

Muzvibhedhleya mutori nembatso dzakavakwa dzinongwarira michini yechingezi iya inenge yeihloya zvakaita sanakenza kupanda kwemwoyo mbatso idzodzo ndodzinenge dzeingwarira futi ngazi inenge yatorwa kubva kuvantu kuitira vaya vanenge veida kuzotutsirwa vatutsirwe.

Muzvibhedhleya mutorine mhatso dzakavakirwa kuti dzingwarire michini yechingezi. Kana mhatso dzinoenda madhogodheya eindodhibanise mutombo. Saka mbatso idzodzo dzakanaka ngekuti ndodzinongwarire futi ngazi yekuti vaya vanenge vavhunika murenje vachida kututsirwa ngazi ngavatsutsirwe.

Kuzvibhedhlera zvomumataundi kutori nemhatso dzakatovakirwa kungwarira dzine muchini yechingezi. Saka kumhatso kona idzodzo kutori nemishini yechingezi yekutoti ukatohloyiwa ngazi yako. Ngazi yako yoiswa umomo. Muchini wechingezi iwoyo ndiwo uchakombe ngazi yako ine ntenda yakadii?

Muzvibhehlera umu mutori nembatso dzinenge dzine michini yechingezi. Ndoomunoende vantu veundohloiwa umwomwo, vamweni vanenge vehloiwa makodo. Vamweni veihloiwa ndxondo umwomwo mumbatsomwo dzine michini yechingezi. Imweni yakona inotohloya kupanda kemwoyo . Saka mbatso idzi ngadziwande kuti michiniwo yechingezi iyi iwandewo. Nemumakanyi tinoidawo kuti vanhu vanozwa kupanda kwemwoyo vahloiwe.

Muzvimbatso dzemumataundi umu mune mbatso dzinotorwa mitombo yechingezi Inohloya kuona kuti makodo emuntu avhunika kana kuti akapesana saka ngadzirambe dzeiwanzwa ngekuti dzikaramba dzeiwanzwa mishini yechingezi inorambawo yeiwanda vantu vanohloiwa ipapo.

Muzvibhedlera umu, munemishini yechingezi inohloya ntenda dzakaita sana cancer ,ntenda dzakaita sana cancer dziya hadziwoneki ngemaziso emunhu dzinode nemishini yechingezi ,yapedza kuhloya imweni yakona yotobhuya kuti mitombo ndeuyu, munhu wotopuwe mutombo uya wotonodetsereka otoenda mberi nentaramo.

Muzvibhedhlera matonemichini yechingezi irimo, imweni yakona inoto ngwarira ngazi, inweni yakona yeitotora kuitira vaya vanovhunike murenje pangaite pabhadurana movha mumapato umu vavhunika murenje kudaro vosvika muzvibhedhlera vanopuwe ngazi votutsirwa vaone kurarama.

Ndumurwa dzese dzinosisa kuti dziende kuzvibhedhleya dzindohloyiwa pamweni pakhona kobairwa majikiseni ngokuti ntenda yemukuhlani uya weKhovhidhi 19 yonesa saka ndumurwa dzese ngadzirumbe kuende kuzvibhedhleya dzinohloyiwa kana kubairwa majikiseni kuti ntenda iyoyo dzisabatwa ndiyona.

Ingaite ndombi inendani kana ndombi inozwe chibereko kana ndombi ine ndumurwa. Inotouyavo nendumurwayo pachibhedhleya pedu ipapo ndumurwawayo yohloiwa pamweni pako yodonhedzerwa mutombo vechingezi kuti zvipande zvisanesa mundumurwa. Ndumurwa dziya dzinendani dzotopuvavo mvura yechingezi inoita kuti mwana agare zvakanaka mundani. Izvozvo zvinobadakadza muntaraunda yakaita semedu mune zvibhedhleya zviri kure.

Madhokoteya anotodaidzawo ndombi nendumurwa dzadzo kuti ngaauye pazvibhedhlera ndombi dzinenge dzeitode kupiwawo zvekurya zvechingezi kuti dziwane kuzobara zvakanaka ndumurwa dzeipuwawo zvekurya kuti nyama igare iri pandau.

Zvibhedlera zvedu zvatinorapwa mukanyi medu muno, maatone nevanhuwo vakaita sema dhokodheya vakafunde kurape anhu vanotodaidze ntombi dzinendani, kana ntombi dzine ndurumwa dziwuye ipapo kuhloriwa kuwonkwe kuti ana wacho akagara zvakanaka muntani kana kuti ndumurwa dzichangobva kubarwa dzode mutombo upi kuti dzisafe nge chipande. Izvozvo zvega zvakato naka ndumurwa dzinokura dzakangwaririka.

Zvinobaadakadza kuti pachibhehleya pega pega panotoitwa okuti ntombi dzine ndani , kana ntombi dzine ndumurwa dziuye dzeidetsereka ngevantu vakafunda ngezvekurapa vantu vakaita ngezvemadhokodheya vaya dzeuya ipapo dzeibhuire madhokodheya ndenda dzinodzima vana nadzoo ntombi dzeihloiwa ndani ipapo pazvibhehleya

Ndombi nendumure dzadzo, dzinodayidzva pachibhedhleya pedu papo ngevantu vakafunda ngezvekurapa vantu. Amweni akhona madhokodheya, dzinodayidzva dziwuya papo, dziyibiyirana nevantu vakafunda ngezvekurapa vantu, kuti ndumurwa yangu, inozve ndenda yakadayi, yotengerwe mutombo. Pamweni pakhona, vanozi musadusa mari, tibiyireyi, tiwane kudetsera ndumurwa dzenyu.

Muzvibhedhlera zvemumataundi mutori nemuchini imweni yakona ndoinobetsera kututsirwa ngazi muntu kana avhunika murenje kana muoko imweni yakona Inooneka zvitenda zvakaita secancer kana kupanda kwengonxo imweni yakona inohloya.

Ndombi dzine ndani dzode kubara dzikaenda muchibhedhleya kune mishini yechingezi imweni yakhona inotature ndani imweni yakhona inobetsera kusona ndani inenge yataturwa izvozvo zvinoita kuti ndombi ibare yakasununguka isina zviyayiyo.

Muzvibhedhlera zvemuma thaundi mune mushini yechingezi. Imweni yakhona ndoinotatura ndani yendombi kana eide kubara ,mwana aduswa. imweni yakhona yeizosona ndani yendombi yaduswa mwana iyoyo. saka mushini iyi ngaitutsirwoo muzvibhedhleya zvedu zvemumakanyi, ngekuti ndombi dziriyoo dzine ndani asi mushini yechingezi ndiyo isati yaayoo.

Vaya vanokaba bhora ukavhunika murenje kana kuti murenje ukanika unoendawo muzvibhedhlera mune zvekuhambisa zvechingezi zviriko ipapo zvekuti unotopfekeramo murenje wotohamba usina kubatsirwa ngevantu.

Mukahamba muzvibhedhleya umu kunyanya zvibhedhleya zvemumataundi kutori nemichini yechingezi inenge yeisundwa yakatwara mitombo. Pamweni pakona inenge yakatwara zvinode kushandiswa kuti mundenda arapwe. Michini iyoyo inoite kuti mushando ureruke, paide kushandwa ngevantu paakushandiwa ngemichini. Izvozvo tototiwo michiniyo ngaiuye mumakanyiwo muzvibhedhleya zvedumu idetsere vantu.

Michini yechingezi yakadai kuuya muzvibhedhlera umu, yorerusirawo mushando madhokodheya ngekuti dhokodheya unotobhuirwa ngemuchini wechingezi kuti ngazi yamatutsira mumunthu uyu rambai meitutsira kana kuti yawandisa, izvozvo tinotozvida kuti zviuyewo muzvi bhedhleya zvedu zvemumakanyi.

Zvechingezi zvaayo muzvibhedhlera umu zvakaita semabhandichi umweni akatokuvara kana kuvhunika muoko osvike otoiswe bhandichi, umweni akanyamborumwa ungaita ngembwa kana ngomwenga mumamvura ekudhuvhane unosvika uchitoiswe bhandichi ipapo ngazi aicharambe yeibuda.

Ngekuti madhokodheya eya akabafunda asi kuzohloya nhenda munyama mwemuntu azvichadi madziso ngokuti muntu angawoni kuhamba kwengazi izvozvo ndozvinode mishini yechingezi iri muzvibhehlera mazuwa anoyi inohloya kana kutamba kwemoyo.

Michini yechingezi irimuzvibhehleya umwu imweni yakona ndooinenge yakatwara munenge mangwaririrwa ngazi kana muntu eida kututsirwa zviyani. Imweni yakona inenge yeidhuma kana ndombi yeida kutaturwa ndani. Imweni yakona inenge yeidhuma kana muntu eida kuhloiwa kupanda kwendxondo.

Imweni midziyo yechingezi yakaita semajikiseni ndooinoite kuti wabairwa yohambise mutombo munyama. Imweni yakona yakaite sezvigero inoshandiswe muzvibhehleya umwu, inotature ndani dzendombi kunyanya eide kubara. Asi majiseni toti ngaatutsirwe, vasawanza mutombo wokumwa wega, todawo ngemajikiseni.

Kuti chakata kwaite midziyo yechingezi muzvibhehlera kwakanaka ngekuti imweni yakhona inohloya kupanda kwemapapu kana kupanda kwemoyo imweniyachona inotohloyawo kupanda kwenxlhondo saka midziyoyo ngaitutsirwe kuti mushando wacho tomuona muzvibhehlera umu.

Ngekuti mukore ineyi vantu avasisina basa nendaramo movha dzakungorumbiswa mumapato , kude kudai muntu wavhunike murenje kana kuvhunike muoko , vaya vavhunike murenje vaya vakasvikewo muzvibhodhlera manewo zvinodetsera munhu pakuhamba zvakaita zvechingezi , izvozvo zvinotodetsera azvichafanani kuhamba wakabate danda , wakutohanbawo wedetserwa ngezvi...ngezvimuchini zvechingezi zviriyoo kudai vantu vanotodetsereka .

Muzvibhehlera umwu mutori mibhedha yechingezi inenge inemavhiri inenge yeitosundwa kana woda kuchinjwa mhatso yekurapirwa woenda kuneimweni mhatso yekurapirwa kana woda kuchinjwa mhatso yekohloyiwa wondohloyiwa ikweyo, izvozvo zvoita kuti mushando pachibhehleya ureruke ngokuti vanhu avachabatirani muntu waakuite wekusunda aripamubedha wechingezi unemavhiri.

Mishini yechingezi inoshandiswa muzvibhedhleya umu yakaba anaka ngekuti dzimweni ndenda adzidi madziso adhokodheya, dzinotoda mishini yechingezi, yohloya nhenda yakhona, yopedza futi yobhuya mutombo unodiwa.

Nekuti vantu vanozwa ndenda dzakasiyanaa siyana umweni unozwa ndoenda yekuti haatooni. Asi wakaenda kuchibhehleya mutoriwo nezviro zvinotokhomba kuti usingaoni zviyani ukatochibata zviyani wobayabaya mberi chotokubhiyira kuti hakuna pato uyo ndiko kutori nepato ichocho izvozvo zvirozvo ngazvitutsirwe zvinodetsera vayani vasingaoni kuti vahambewo vari vega veitenderera pamuzi veikomba kuti iyo kune zvinokuwadza kune pato ere.

Muzvibhedhlera umu mutorine michini yechingezi imweni yakona inenge yeidhuma yeihambise mwoto. Kuitire kuti vaya vari kuhloiwe zvakaita sana kenza kana kuhloiwa ntenda inooresa mapapu vabetsereke. Saka michini inohambisa mwoto ngaivanze ngekuti imweni michini yechingezi kuti ishande inenge yeide mwoto.

Muzvibhedhleya umu mune mishini yechingezi. Imweni yakona inongwarira mutombo ngokuti mutombo unode pandotontorera imweni yakona ayidi panopisha. Saka mitombo iyoyo inoenda muchibhedhleya yondogare mumishini yechingezi iyoyo inoite kuti mitombo iyi inge yakangwaririka.

Muzvibhedhleya umu munenge mune mabhodhleya echiyungu anenge ane mitombo imweni yakona inenge yeikwizirwa pazvironda imweni yakona mitomboyo inenge yeigara mumabhodhleya umwomwo inenge yeitsengwa kana kumwiwa saka mabhodhleya anogara mitombo iawo ngaatutsirweo muzvibhedhleya umu ngekuti anngwarira mitombo.

Ukatosvikawo pachibhedhlera patorapirwawo, patonemishini yechingezi, imweni yakho yakaite kunge zvihlayo. Zvihlayo zvona izvozvo zvechingezi zvinoitawo kuti sungukati dziya dzinonge dzabvawo kumuzi kure dzeiuya pachibhedhlera dzosvikawo dzopiwawo chihlayo chechingezi chona ichocho chinoxobe musana, musana auchanyanyikupanda sezvewabve uchiita kumuzi. Saka zvihlayo zvechingezi ngazviwande kuti sungukati dzinobve kure dzeiuya korapwe dziwanewo kuti dzeisvika dzeizorora.

Mukasvika muzvibhedhlera umo mune michini yechingezi imweni yakona ndoinenge yeivhare miro dzemadhokodheya paanenge eidhibanise mitombo ngekuti imweni mitombo ukaifembedza muntu unofenda kana kutofa, Saka madhokodheya anoshandisa michiniyona yechingezi iyo kuvhare miro.

Midziyo yechingezi iri muzvibhedhleya umu inohloye kupanda kwendxondo kana kuhamba kwemwoyo. Yapedza kuhloya kudaro yotombuya kuti mutombo unodiva kuti mwoyo usaramba veipanda ngovakadai, muntu otobetserwa kana kurikumwa mutombo vekumwa votopuva.

Ngekuti dzimweni ndenda dzakaita sana kenza adzi onekwi ne madziso a dhokodheya dzinotodawo michini ye chingezi inoto hloya yeito bhuya kuti mutombo wodiwa apa nge uyu kuti vantu vaone kudetsereka pachine mukuvo.

Muchibhehleya chega chega chitoriwo nemushini yechingezi ,imweni yakona inodhubanise mitombo unenge yeida kumwiwa ngemutenda .Imweni yakona inenge yeihambise mwoto ngechekuti muntu arapwe ngemukoho. Izvozvo tinotozvide maningi muzvibhehleya zvemakai ngekuti paide kuhloiwa ndenda yakaite sekupanda kemoyo aidi madziso emuntu ,inoda mishini yechingesi inokomba nemutombo wakona unozodiwa.

Michini yechingezi iri muzvibhedhleya umu. Imweni yakona ndiyo inenge yeikomba kuti ngazi yemuntu iri kurumba zvakadini. Kana kuti ngazi yemuntu anoda kuti itutsirwe izvozvo tinoti nemumakanyi meduvo ngaziuyevo michini iyoyo.

Muzvibhedhleya umu mune mishini yechingezi imweni yakhona inongwarire mwoto wokuti pakauya ndombi ine ndani yeide kubara kana kutaturwa mwoto unozoshandiswa unenge wakangwarirwa ngemushini yeshingezi irimo umomo.

Vaya vanokohomerawo zvipikiri vakaposhawo chipikiri ukazvitakanyara ngehamera ukaenda muchibhedhlera utosvikawo kune zviro zvechingezi zvinosunga paye pawazvitaka ngehamera kuti usanyanya maningi kurwadziwa kana kuri kushanda wotomboshanda ngekuti zvona zvechingezi zvinenge zvakasunga nyara iyoyo zvinoita kuti usazwe chiyayiyo kwenguwa yakareba.

Zvechingezi zvirimwo muzvibhedhleya mazuvaano izvi zvimweni zvakhona zvakaita sezvipikiri zvoitawo kuti umweni mushini waishandiswa kuhloya vantu madziso ukafa zvipikiri izvozvo zvondosungwa mumuchini uwowo kuita kuti mushando usaema.

Mishini yechingezi iri muchibhedhleya umu pamweni pacho ukasvika dhokoteya uno Kuti ise mumukanwa ukatoisa chimuchini ichocho mukabwa chinotokomba kuti nyama yemuntu uyu iri kupisha kana kuti nyama yemuntu uyu inode kututsirwe ngazi.

Muzvibhedhlera umo mutori nemushini yechingezi. Imweni yakhona inotohambise ngazi imweni yakhona yeitutsira ngazi. Saka michini iyoyo tinoone kudetsera kwayo vantu. Imweni yakhona inotohloye zvibereko zvendombi. Imweni yakhona inotohloye kuti mwana wakagara zvakanaka ere mundani mwendombi.

Madhodha ari munharaunda medu ngekuti aana zvaanoita chawo kuswera eibhema forya abheme forya kudaro nhenda yemapapu iya inonesa ,nhenda yemapapu aihloyiwi ngemadziso omunhu inoda mishini yechingezi iri muzvibhehleya umu ndiyo inoone kuti mapapu aya anode kuti mutombo uyu umwiwe asati aora saka mishini yechingezi tinotona kushanda kwayo muvantu ngokuti inototibetsera pamweni pakona mumakanyi umu tozwi musadusawo mare uyai mudetserwe ngemichiniyoyo.

Dzimweni nhenda adzihloyiwi ngedziso adhokodheya dzinotoda michini yechingezi ngekuti dhokodheya aangaoni kuhamba kwengazi ngemadziso ake. Unotoda mushini wechingezi kuona kuhamba kwengazi wopedza wokhombazve kuti ngazi yeida kututsirwa.

Mukahamba muzvibhehleya zvemumataundi mune mishini yechingezi imweni yakona jnenge yeidhuma yeihambisa mwoto mutambo dzekuti muntu arapwe. Mishini iyoyo inoone mushando wayo kunyanya nyanya ntombi yode kubara saka ndinoti mishini yechingezi ngaiwanzwe kuitira nevaya vanode kuhloyiwa vahloyiwewo mukuwo uripo.

Mushini yechingezi inoshandiswa muzvibhedhleya umu imweni yakhona inotohloye zino kuone kuti zino iri rode kubviswa kana roda mutombo wakadai risaramba reirwadza unototi mishini yechingezi ngaitutsirwe ngekuti dzimweni ntenda adzioneki ngomadziso emunthu dzinoda yona michini yechingezi saka ngaitutsirwe ngekuti ine mushando mukuru kuvanthu.

Muchibhedhleya umu mune michini yechingezi inweni yakhona inenge yeitoerenga kana weihloyiwa kuhamba kwengazi imweni yakhona inotohloya kuone zviri munyama memunthu saka michini iyoyo ngaitutsirwe muchibhedhleya ngokuti tinoona mishando yayo kuvanthu.

Muzvibhedhleya umu mune michini yechingezi imweni yakona inotohloya ndombi dzinenge dzine ndani. Kuona kuti mwana uchakagara zvakanaka ere mundani. Kana asina kugara zvakanaka vototange kutomugadzirisa mwana. Kana ndombi ichizwe chibereko yotohloiwa ipapo.

Mishini yechingezi irimwo muzvibhehleya umwu imweni inokomba kuti nhenda iyi inode mutombo wakadai imweni yakona inohloyiwa ,kungaite kupanda kwemoyo inohloya zvese nekupanda kwemapapu inenge yeibhuya.

Vayaa vakavhunika marenje vasingakoni kuhamba vega, vakatosvika muzvibhedhleya kwatoonezviro zvakagadzirwa zvakaita zvechingezi. Zvinovadetsera kuhamba vari vega vasina vantu vakavabatira. Pamweni pakhona vanotohambawo pamuzi veitotendera tendera vari vega. Izvozvo tototi ngazviwanzwewo muzvibhedhlera zvedu zvemumakanyi vantu vakadaro vaonewo kudetsereka.

Kuti chakata kwaite mishini yechingezi muzvibhedhleya kwanaka. Ngokuti dzimweni nthenda dzakaita sanakenza dziya adziningirwi ngemadziso emunthu dzoda mishini yechingezi yohloya, yapedze kuhloya wonyorerwa mutombo unodiwa kuti umwe wotodetsereka.

Nezvinoryiwa zvechingezi zvimweni zvakona zvinokonzera nhenda dziya dzakaita sana BP dzinoneke mungazi saka nhenda idzodzo adziningirwi ngemadziso emuntu dzinode mishini yechingezi inonase kuhloya yoona kuti apa ngazi yode kututsirwa kana kuti muntu ode kurye zvakadai saka mishini yechingezi ngaiwande muzvibhehlera kuti vanhu adetserwe ngemukuwo ,ngekuti dzimweni nhenda muntu ukanonokerwa muntu unofa.

Michini yechingezi iri muzvibhedhlera umu kunyanya zvibhedhleya zvemumathaundi imweni yako inotohloya kunyanya ntombi dziya dzine ndani inotohloya kuona kuti mwana uri mundani umu wakagara zvakanaka ere kana kuti mwana urimundani umu unode kusukumizwa ere kuti aone kugara zvakanaka izvozvo zvoite kuti muntu unobara zvakanaka.

Michini yechingezi irimwo muzvibhedhlera umwu. Imweni yakona inotorwa yoiswe paditi yotobhuya kuti uyu muntu uyu unozwe kupanda kwemoyo kana kuti mwoyo wake unode mutombo uyu kuti awane kuenda mberi nendaramo yake. Ngekuti ntenda dzakaita sanamwoyo dzode kuti dzirapwe ngemukuwo ngekuti muntu unofa akanonokerwa.

Kuti chakata kwaite michini yechingezi muzvibhehlera umu kuite kuti mushando ureruke ngekuti umweni mushando audi vantu ngokuti kututsire ngazi kunode michini yechingezi munhu aanga tutsiri ngazi pasina michini yechingezi saka yona michini yechingezi iyoyo inotoite kuti mushando ukasire, mundau arapwe ngemukuwo oone kurarama saka toti ngaiwanzwe nemuzvibhehlera zvedu zvemumakanyi umu antu adetsereke.

Michini yechingezi iri muzvibhodhleya umu, imweni yakhona inotokhombe kuti ngazi yode kututsirwa mumuntu. Muntu otouya ototutsirwa ngazi pachiri nemukuwo, kune kuemera kuti kana azodambuka murenje otutsirwe ngazi, unotofa. Saka muchini iyoyo ngaitowanda vantu vatutsirwe ngazi, vaone kuenda mberi nendaramo.

Mishini yechingezi irimuzvibhehleya umu, imweni yakhona inotokhomba kuti ngazi yemuntu uyu inoda kututsirwa zvakadini. Imweni yakhona inotohloya kuti ndxondo dzemuntu uyu dzinoda mutombo wakadai adetsereke ngemukuwo.

Michini yechingezi irimuzvibhehleya umu imweni yakona inopfekwe ngemadhogodheya mumadziso otohloya zvaanoda kuhloya. Ngekuti madziso asina kupfeke yona michini yechingeziyo hauoni ndenda irikunese muntu. Saka unotopfeka yona michini yechingezi, wotohloya ndenda wotoona kuti ndenda iyi inode mutombo wakadai,, muntu otodetsereka.

Ukahamba muzvibhedhleya umo, mune michini yechingezi irimwo, kunyanya zvibhedhleya zviya zvekumataundi. Imweni, imweni michini yakona unotovata padera payo, yotohloya yega, chake dhokodheya kungouya einyora mitombo pasi, iyo michini yeingohloya yega. Izvozvo toda kuti ngaiuyewo mumakanyi mwedu umwo ihloyewo vantu.

Mishini yechingezi muzvibhehleya zvemumataundi umu inobaadetsera ngekuti ndombi dziya dzine ndani dzimweni dzeitaturwe ndani dzeide kubara, izvozvo zvoitekuti mushando uyendereremberi ngekuti umweni mushando audi vantu munhu unofa saka mishini yechingezi ngaitowanzwa kuti vanhu vabare zvakanaka muzvibhehleya umwu kunyanyanya zvigero ngazvito wanzwa.

Mishini yechinhezi ,kuwanda kayakaita muzvibhhlera umu kwakabaanaka, ngekuti dzimweni ndenda zvakaita sekuhamba kugazi mumuntu azvioneki ngemaziso zvoda mishini yechinhezi izvozvo saka tototi ngaiwande ,kuti vantu vauye veihluiwa nevaya vanozwa kupanda kwen'condo vanouyawo veihluiwa .

Muzvibhedhleya umu matove nemidziyowo munokandirwa zviro zvakaita saana naiti , majikiseni apedza kubairwa muntu ngokuti azvidi kungorashwa peshe peshe kunyanya naiti. Naiti ikabaya muntu unezvirwere zvakaita saana edzi ikabaya umweni muntu watoonachowo chirwere saka zvoda kurashwa pakanaka zviwane kuzondopishwa

Mishini yechichengezi kuti chakata kwayaita muzvibhehleya umu inorerusa mushando. Ngokuti umweni mushando waida kuitwe ngevantu waakuitwa nemushini wechingingezi. Ende mushini yechingezi inokasira kuite mushando pane vantu. Ngokuti vanogona kushanda veihlakazeya muntu otofa asi kana mushini wechingezi uriwo unoshanda, unokasira muntu otorarama.

Ukahamba kunida muzvibhedhlera umu nyanya zvemumataundi muya. Mune michini yechingezi imweni yakona inohambise muriro unoite kuti mishini imweni ishande muzvibhehleya umwu. Kunyanya panenge peitaturwa ndombi ndani paya, imweni yakona inotutsire mwoto kuti ndombi ione kutaturwa ndani ngemukuwo.

Michini yechingezi irimu muzvibhedhleya umu imweni yakona inohloya mutombo usati vapuva mutenda. Ngekuti muntu hangahloi mutombo uruda kupuva mutenda ngemadziso. Saka michini yechingezi ngaivanzwe vatenda vaone kubetsereka nekuti dzimweni ntenda dzakona dzinotouraya dzikanonokera kurapwa ngemukuvo.

Kuti chakata kwaite mishini yechingezi muzvibhehlera umu kwanaka ngekuti vaya vane ntenda dzakaita sekupanda kwehloko vakutouya veitohloyiwa ngekuti kupanda kwehloko kana kupanda kwendxondo akuoneki ngemadziso emuntu kotode mishini yechingezi yohloya wopedza wonyorerwa mutombo unodiwa kuti umwe uwane kurarama.

Imweni mushini yechingezi irimo muzvibhehleya ukatosvika ukabhiira dhokoteya ndenda yako ototora muchini yechingezi otokuhloya okokubuira kuti ndenda iyi inoda mushonga yakadai wotodetsereka nemukuwo saka muchini yechingezi ngaiwanzwewo nemuzvibhehlera zvedu zvemumakanyi iuye itohloyawo vantu.

Muzvibhedhlera umu matonimitombo yechingezi Imweni yakona inorapa kupanda kwemazino ukatomwa wochukuchira mukanwa imomo wopfira mazino anenge atorapika anotosara akati weke kuchena mitombo iyoyo tinoti ngaiswe muzvibhedhlera kuitira Vaya vane awora vaone kurapika.

Mitombo yechingezi ngaitutsirwe muzvibhehlera ngekuti tinoona mishando yakona kuvantu kunyanya ntombi dzine ndani pamweni pakona dzinenge dzeimwa kuti dzizobara zvakanaka pasina kuneseka saka mitombo iyoyo ngaitutsirwe muzvibhehlera

Vantu woye mitombo yechingezi iya inorape sungukati dzinokasire kuzarirwe pamwoyo dzowe pashi ngaiuyewo muzvibhehlera medu umu, sungukati dzaneseka maningi ngenhenda iyoyo dzinotodawo mutombe yechingezi inokasira kudzidetsera ngemukuwo ngokuti pamweni pakona dzinozosare kude kuende kuchibhehleya dzapadhuze nekude kufa.

Mitombo yechingezi ngaitutsirwe muzvibhedhlera umu kuitira kuti sungukati dziya dzozwe kupanda kwemusana dziuye dzeidetsereka pamweni pakona dzisinga dutsi mari saka mitombo iyi ngayitutsirwe sungukati dzedu ngemadhodha dzidetsereke.

Ndumurwa dzanga dzaneseka ngenthenda, iya yemukhuhlani, dzaiti dzikakotsora, pamweni pakhona, diti ropanda, dzopedzisira dzaakutochema. Asi ngekuti mitombo yechingezi yakati chakata, inorape mukhuhlani, ndumurwa dzotodetsereka. Madhokodheya anototi, ndombi ngadziuye nendumurwa yadzo pazvibhedhleya, dzipuwe mitombo iyi, pasina muthuso wedzinodusa, saka mitombo iyi ngaiwande.

Mitombo yechingezi yati chakata kudai, imweni yakhona inotodetsera ndombi dzinenge dzichizwa zvibereko, dzinotouyawo pach ibhedhleya dzotopuwa mutombo idzodzo .Pamweni pacho dzisingadusi mare. Saka ndoti ngadzithutsirwe ngekuti ndombi dziri kudetsereka.

Mitombo yechingezi iriyo imweni yakona inobetsera ndombi dzinenge dzine ndani, kana ndombi dziya dzinozwe chibereko. Kutotora mutombo uya, wotomwa, chibereko chako hachichatorwadzi. Kana irindombi inendani, yotondobare zvakanaka.

Mithombo yechingezi airapi vanthu basi, imweni yakhona inototorwa yotoiswe mumvura inomwire huku , huku nemadhadha, zvikatomwa zvotodetsereka. Nyaya yenhendachibhubhubhu yapedza huku kubeni huku idzodzo vamweni vanthu avashandi ndipo pavanoona muthuso wekudusira vana vavo kuzvikora, umweni unokhuwe kurarama ngekutodzitengesa otoonawo mari yekutenga uswa pamuzi.

Isusu vaya vemumamunda tashatirwa ngebeto, beto iroro roita kuti vanti vabude maronda aya anozi mamunyukirwa asi ngekuti katove nemitombo echiyungu yakaita sanamafuta inozorwa muntu watobvawo kumunda wageza wotozora ganda rako rotonasirika wotoitawo muntu pane vantu kunyanyanya ntombi dzinototiwo njurwu pane antu.

Imweni mitombo yechingezi, ukatomwa inenge yotutsire ngazi, imweni yakona ukatomwa, inonge yotorape dzakayita ndenda dziya dzekuchaya, saka ndinoti muzvibhedhleya mitombo yechingezi ngayiwanzwe, nezvibhedhlera ,zvedu zvemumakanyiwo ngadzivewo nemitombo iyoyo kuti vantu vadetsereke nevanobvawo kure .

Mutombo wechingezi wakambaanaka ngekuti unenge wakanyorwa bizo rententa yakona ende ukatomwa mutombo wechingezi uyu chiyaiyo chinobva chatopera kana kuri kunyarara chotonyarara wotondo shanda kumunda kako wakatodakara kana kuri kumushando wotondoshanda wakadakara saka mitombo iyoyo ngaitutsirwe kunyanya muzvibhedhleya inofanira kuti iwande ngekuti inodetsera vantu.

Mitombo yedu yechingezi yakanaka ngekuti inonga yakanyorwa bizo rentenda yako iyoyo, apana muntu angazomwa mutombo wenhenda yemurenje iye aizwe kupanda kehloko. Saka ndinototi mitombo yedu yechingezi ngaiwanzwe varambefuti veinyorababizo entenda kuitira kuti nevasingakone kutaticha vaya vaonewo kuti mutombo uyu wakanyorwa bizo rentenda yakadai.

Mitombo yechingezi ukatomwa inokasa kuti chiyaiyo chiya chisaramba cheirwadza ende mitombo iyoyo ndinoti ngaitutsirwe ngokuti ntombi dziya dzinozwa zvibereko dziri kuuya dzeipuwa mutombodzo dzisingadusi mare dzeitodetsereka.

Imweni mutombo yechingezi iri muzvibhehleya umu inobetsera ndumurwa dzinenge dzeikosora dzeizwe kupanda kediti kana kupanda kehloko. Mutombo iyoyo ngaiwanzwe ngokuti ndumurwa dzirikudetsereka maningi kunyanya muntaraunda mwatinogara umwu.

Mitombo yechingezi inenge yakanyorwa bizo renhenda pamweni pakona yonyorwa zvinoshanda mutombo wo kuita kuti vanhu vasamwa mutombo wekupanda kwendxondo iyena yeizwa kupanda kwemurenje.

Mitombo yechingezi yakabanaka nekuti kana waizwe kupanda kwenzee aichatopandi ende inenge yakanyorwa bizo rentenda iyoyo munhtu aangambomwi mutombo wemurenje iye eizwe nzxonjo.

Mitombo yechingezi inenge ine bizo rentenda izvozvo zvinobadetsera ngekuti vamweni vantu vakakona mutombo usina bizo vanongomwa avazivi kuti unorapamurenje here kana mukumbo. Hino yechingezi inenge ine bizo kana yeirape diti unondorapike diti.

Kuti chakata kaite mitombo yeChiNgezi. Imweni yakona inotorape madziso. Imweni inotorape mundani. Izvozvo ndinozvibonga hurumende ngairambe ichitutsira mitombo yechiyungu iwanike muzvibhedhleya.

Miteumbo yechingezi imweni yakona airapi zvironda zvega imweni dontedzerwe mumadziso mwemuntu kunyañya nyanya madziso aya anenga ane tsanga muntu otodetsereka saka mutombo iwoyo tikaiwona yechiwanzwa muzvibhedhleranesu tinozwe kudakara nekuti vantu vanenge votorapwa vane ntenda dzakawanda wanda.

Mitombo yechingezi yakaba naka kuti inenge ine bizo rentenda pamweni pakhona ikatama bizo inodhurowa muntu ane ntenda iyoyo eirapwa. Kudhurowa ukwokwo kunoite kuti sungu kati dzisingakoni kutaticha dzitoonawo kuti mutombo uyu ngewemwoyo ngekuti mwoyo wakhona unenge wakadhurowiwa pamutombo uwowo.

Nguwa ineyi yemamumbepo vamweni vantu havadi kuti madziso avo apindwe ngembepo. Saka vanenge votodawo mitombo yechingeza inorape kupanda kwemadziso iwawo kuti vasatore nguva yakareba veirwadziwa ngomadziso. Saka ndototiwo mitombo yechiyungu iyoyo ngaitutsirwe kuti vantuwo vane ndenda yekupanda kwemadziso varapike ngemukuwo.

Mutombo yechingezi, ikadhibaniswa neyedu yechindau ,inogadzirawo zvakaite semafuta anogadzire ganda kumeso. Ndombi dzinoite mapundu dziya kumeso, nguwa yekupisha ineyi ,ganda radzo rinobaanasirika, rotsveedzerera robaati njurwi.

Mitombo yechingezi irimuzvibhedhera inenge ine bizo rendenda yakona kana kudhirowewa ndenda yakona, izvi zvinoita kuti muntu akaona bizo rendenda aachamwi mutombo unorapa ndxondo iye eizwa murenje.

Mitombo yechingezi ikadhibaniswa neyechindau inotogadzirawo mafuta ekuzora anonasira ganda kunyanya ndombi dzoda kunasira maganda acho dzototiwo churwi kutoningirikawo sendombi yekutaundi yanasirwa ganda ngemutombo yechingezi.

Mitombo yechingezi yakabaanaka ende ndoti ngaitutsirwe muzvibhedhlera umo ngekuti weshe ane ntenda yakaita sekurwadza ngemadziso kana kupanda kemurenje unotopuwawo mutombo wako wechingezi unoenderana neizvozvo ngekuti mitombo iyi inenge yakanyorwa bizo rentenda yako.

Ndumurwa dzanga dzaneseka nendenda iya yekukosora paditi peipanda kana moyo weimonwa monwa hino pakazouyawo mutombo wechingezi unohamba nana mbuya utano teipuwa mumakanyi umu tisinawo mari yatiri kudusa inobarapa ndenda iyo yekukosora.

Mitombo yeChiNgezi zvikadhibaniswa neyedu yeChiNdau, imweni yakona inogadzire mafuta ekuti ukazore kumeso mapundu aya akakura haachaiti. Muntu unenga atodetsereka. Imweni yakona inozodzwe vhudzi, bvudzi rakona rosvipira kuita remuNgezi.

Ndenda ye mu kuhlani yanga yamisa kunyanya ndumurwa dzemu muma kani mwo dzanga dzo kosora pamweni pakona dzeyi panda ne diti asi ngekuti mutombo yechingezi irimwo yakati chakata mu zvi bhedhlera kungo buda wotora mutombo wowo wotopa ndumurwa yako yoto detsereka.

Kuti chakata kwaite mitombo yechingezi ndokunaka kwazvo hamawoye ngekuti mitombo yechingezi iyi inenge yakanyorwa bizo renhenda yakona pamweni pakona kutonyorwa muntu anenhenda iyoyo izvi zvinoite kuti sungukati dzisingakoni kutaticha dzitoonawo kuti mutombo uyu wakanyora nhenda uyu, saka nhenda iyi inorape inini ,izvozvo zvakatonaka ngaitutsirwe mitombo yechingezi nekuti inemushando kuvanhu ava.

Mitombo yechingezi ngaiwazwee, ngekuti vantu havasisina basa ngendaramo, vantu vorumbisa movha mumapato, vamweni vakona dzobonderana movha mumapato, umweni wovhunika murenje. Murenje wona wavhunika iwowo unotoda mutombo wechingezi kuti umbotomwaa usanyanya kuzwaa zviyayiyo. Imweni yakona mutombo yechingezi inototusire ngazi mumuntu.

Mitombo yeshingezi yakabaanaka ngekuti inenge ine bizo rentenda pamweni pakhona kana kudhurowiwe muntu anenge ane ntenda iyoyo izvozvo zvinoite kuti vaya vasingakoni kutaticha dzakaite sungukati dzinotoona kutoti iyi pakadhurowiwe mwoyo wemuntu apa sak mutombo uyu ngewe mwoyo.

Mitombo yechingezi inokasira kushanda munyama yemuntu kana waizwa chiyaiyo pamurenje auchatochizwi kana waizwa kupanda kwe hloko auchatokuzwi ende inenge yakanyorwa bizo renjenda yaunozwa kuti muntu asazomwa mutombo wokupanda kwendxondo iye eizwe kupanda kwe hloko.

Imweni mitombo yechingezi inotorape kana ndenda dziya dzakaita semukuhlani dzinenge dzeibata ndumurwa ngekuti ndenda yemukuhlani ikabata ndumurwa pamweni pakona inenga ichikupisa paditi kanakurwadziwa kumwoyo saka mitomboyo ngaiwande kuti ndumurwa dzidetserekewo

Miyombo yechingezi imweni yakhona airapi murenje imweni yakhona inokone kudontedzerwe mumadziso muntu otoona kana dziso ranga rine tsanga amusisina tsanga iya muntu wotoone zvakatonaka saka mitombo iyoyo tinoti ngaitutsirwe kuitire kuti vaya vane dambudziko remadziso vaone kurapwawo ngemukuwo.

Ngekuti mukore unewu mvura aizi kunaya mumundau umu, vantu veshe vanotokwara pasi ngondwara, kuri kuneseka ngekuone chokurya. Asi ukatopindawo ukatohambawo zvakadai ngekuchibhedhleya iyo, unotosvikawo kutori nemabhodhleya anenge ane zvekurya zvechingezi, zvokurya zvakhona zvimweni zvinoita kuti ndumurwa ikure yakagwinya nyama iri pandau. Zvimweni zvinoita kuti ndumurwa yakhona itowane simba rekutambawo nedzimweni ndumurwa yakaguta, saka izvozvo tinozvibonga maningi .

Pachibhedhlera pedu panga pane imweni mitombo yechingezi asi panga pasina mutombo wemadziso saka hurumende yakauye kotutsira mitombo yemadziso izvozvo zvakadakadza sungukati dzemunharaunda ngekuti dzimweni dzakona dzanga dzaneseka ngekuti madziso akona anenge ane tsanga achaatooni asi ngekuti mitombo yechingezi yauya dzimweni dzakutoona dzimweni dzakona dzotorapika pamweni pakona dxisingatodusi mare.

Imweni mitombo yechingezi inomwiwa ngevaya vanokabe bhora kana kurumba kuti nyama yavo iyi igare iri pandau , imweni yakona vakatomwa inotwasanudza nyama saka izvozvo tinoti ngadziwanzwe mutombo dzechingezi idzi ngokuti dzinoite mushando kuvantu vanorarame ngekukabe bhora kana kurumba.

Mukuhlani vanga vanesa muntaraunda medumu kunyanya ndumurwa dzanga dzanyanya kuneseka maningi dzeikosora paditi paipisha moyo vakona veitopandavo. Hino mitombo yechingezi yakadaroko kuuya pachibhedhleya apo vantu vaitodaidzwa venzizi ngavauye vatore mutombo vechingezi pasina mari yavadusa kuti vabetsereke.

Imweni mitombo yechingezi inotengeswa iri mumabholeya inenge yeirape mwoyo imweni yakona inorape mapapu, vaya madhodha anobhema forya kusvika ribire akutodetserekawo ngemutombo yechingezi iriyo inorape mapapu kuti nyama yakona igarewo iripandau kana ari ari mapapu asazoora.

Mitombo yedu yechingezi iyi yakabaanaka ngekuti yakanyorwa zvainoshanda zvemene. Apana pekuti muntu unganwa mutombo wemurenje iye eizwa kupanda kwehloko. Saka izvozvo zvinotodetsera muntu weshe anenge eitenga mutombo wechingezi. Pamweni pakhona panda kuti vantu varondedzere nhenda yevanozwa kuti vasazopuwa mutombo usiriwo.

Ngekuti nhenda dzechingezi dziyaa dzakaita sana edzi dziya dzanesa. Saka katova nemitombo yechiyungu inenge yakanyorwawo zita renhenda iyoyo. Mitombo iyoyo ukatoumwa zvinotoita nani nyama yako inoumbika. Asi inoda kuti irambe yeimwiwa ngekuti mitombo iyoyo muntu akaitama unotofa. Saka ngaitutsirwe muzvibhedhlera vantu vaone ndaramo.

Mutombo weChiNgezi haungorapi vantu basi. Umweni wakona unotoiswe mumvura munomwire madhadha. Madhadha aya otorapike kubva kundenda dzakaite sanachibhubhubhu dzapedze madhadha nohuku mumantaraunda umu. Kubeni vamweni vantu ndokwavanoonawo mutuso wekuti vabhadharire vana kuzvikora vatengesa madhadha iwawo.

Mitombo yechingezi inenge yakanaka nokuti inebizo rentenda. Izvozvo zvinoite kuti muntu asazomwa mutombo wemurenje iye eizwa kupanda kwehloko. Saka ndinoti muzvibhehleya ngaiwanzwewo mitombo iyoyo yechingezi nekuti tirikuona kuti inodetsera vantu zuwa rega rega ngekuti vantu vanorwara.

Ngekuti vantu vorumbirana nechingezi mukore unou katonemutombo yechingezi yekuti ukazora paganda runoti njurwi kutoitawo ganda romuntu wotoningirikawo pane vantu . Saka izvozvo zvinobatonaka kunyanya nyanya kundombi dzode maningi kunasira ganda radzo wotoitawo ndombi yakagwarira pane dzimweni ndombi.

Mitombo yechingezi iri muzvibhehlera umo yakabanyorwa ndenda inorapwa ngemutombo uwowo nenguwa inodiwe kuti umwe mutombo uwo inenge yakanyorwa. Izvozvo zvinotodetsera ngekuti umweni muntu unotomwe mutombo wendumurwa iye iyena ari musharukwa wemuntu, saka tinoone kuti kwakaitwe mitombo yechingezi ukoko kunotodetsera kuti uziye ndenda inode kurapwa.

Mitombo yechingezi yakabanaka ngekuti inenge yakanyorwa ntenda yakona inorapwa ngemutombowo uwowo ende mitombo yechingezi ukamwa inokasike kuti chiyaiyo chiya chisarambe dzeirwadza kana kuri kumushando muntu wotoenda kumushando kwake nyama iri pandau ngekuti uno mbadakadzwa ari kumushando nyama yakagwinya.

Nguwa ineiyi yemahlobo mumamunda umu vantu vanozwe mundani. Mumweni mwakhona mundani amuchadi makhati kana mudzi. Mwotoda mitobo yechingezi inonge yakanase kutonyorwe kuti mundani mwako uraramba wemuzwa kana wamwa, saka mitombo yechingezi ndinototi ngayiwande kunyanye pachibhedhleya chedu apo chepa Mutangwe apo inofane kuti iwande ngokuti panouya vantu vanozwa nhenda dzakawanda wanda ipapo.

Mitombo yedu yechingezi ngekuwanda kwayo kwayaita muzvibhehleya imweni yakona aingodetseri vantu vega imweni mitombo yechingezi ukatotira wotodonhedzera remwombe yanga isikaoni ukadonhedzera mukati medziso imwomwo mwombeyo yotoona kana kuri kurimisa wotorimisa ngemwombe yako dziso rayo rotoona ngekuti mitombo yechingezi inobairapa .

Mitombo yechingezi yakanaka ngekuti inenge yakanyorwa ntenda yakona inorapwa kana weizwa ndxondo wotomwawo mutombo wendxondo kana weizwa kukosora wotomwawo mutombo wekukosora wotorapika kana kuri kumushando wotoenda kumushando wakagwinya ngokuti ushando unombadakadza wayo nyama iri pandau saka mutombo yechingezi ngaiwande muzvibhedhlera umu.

Mitombo yedu yechingezi yakabaanaka nekuti ukatomwa chiyaiyo chinobva chatonyarara panguwa iyoyo, izvozvo zvakanaka kunyanya vanhu vati kurei vaya ndombi nemadhodha dzati kurei dziya dzikatomwa dzotosiye chiyayiyo chiya chotonyarara, kurikusakura dzotoosakura dzakadakara ngekuti nyama inonga yapandau.

Imweni mitombo yechingezi haimbodetsiri wandu wanozwe kupanda kwemundu ega, imweni yakhona inoita kuti vaya vanozwe nyongo mundani, wangatomwe nyongo iya inotobve yatonyarara panguwa iyoyo mundu watobetsereka saka mitombo iyoyo ngaitorambe yeitotutsirwa kuti wandu wakaita seiwawo wadetsereke waone kuenda mberi ngendaa more yawo.

Mitombo yechingezi yakanaka nekuti inoite kuti chiyayiyo chiya kana wamwa choto tonhora achicharwadzi wodii nyama yodzoka pandau kana kuri kumushando muntu otenda kumushando akadakara ,saka mitombo yechingezi tode kuti iwande kunyanya muzvibhehleya zvedu zvemukanyi vantu vanoba arwara saka vanodawo mitombo yechingezi inokasire kuti vabetsereke ngemukuwo.

Ngekuti mukore inei kwane zvinoryiwa zvechingezi zvimweni zvakona ukatorya unopeshi wotozwe kupanda kwemwoyo kana kupisha kwemwoyo saka tikaa nemitombo yechingezi irimo muzvibhehleya umo ive inobabetsera kuti mwiri wotopanda wototora wotomwa wotodetsera ngemukuwo ende inokasira kuanza zviayo zvinenge zviri munyaya.

Mitombo yechingezi ngaiwanzwe kunyanya pachibhedhlera pedu apo paMutaku apo ngekuti mitombo yechingezi inenge yakanyorwa zvainorapa zvemene kana uriwekurapa murenje unonga wakanyorwa kuti uyu unorapa murenje kana uri wekurapa hloko uyu ngewekurapa hloko ende unoite kuti zviyayiyo zvisaramba zveinesa vantu, vantu vaende kumushando kwavo vakadakara ngokuti mushando unodakadza nyama iripandau.

Ndendaa yekukosora yanga yanetsa mundaraunda medu umu, asi ngokuti pachibhedhlera pedu pane mitombo yechingezi iripo, inodetsera nhendaa dzakaita sekukosora idzodzo. Saka mitombo iyi yechingezi ngaiwanzwe muzvibhedhleyaa umu ngokuti vantu vakawanda vafa ngokukosora, kukosora uku kunoita kuti mwoyo yavo ipande, apa zvirwere zvekupanda kwemoyo zvinouraya.

Nguwa inoyi yekushanda nhenda dzakawanda dzinomuruka dzakaite sekupanda kwemushana, kupanda kwemoyo ,kupanda kwehloko , nhenda idzodzo dzinode mitombo yechiyungu kuti dzikasire kurapwa ngemukuwo ngekuti dzimweni dzakona dzikanonokera dzinouraye muntu saka ndoti mitombo yechingezi ngaiwanzwe muzvibhehleya umwo ngokuti inodetsera vanhu zvakanyanaya.

Mitombo yedu yechingezi yakabaanaka ngekuti inonga yakanyorwa zvainorapa zvakona izvozvo nhenda yakona inonge yakanyorwa pamutombo uwowo kana uri mutombo wenxlondo unonga wakatonyorwawo zvenxlondo saka ndinototi mitombo yechingezi ngaiwanzwe muzvibhehleya zvedu zvemumakanyi umu igume, ngekuti kareka yaingogumawo nanambuya utano anohamba nemabhasikoro asi muzvibhehleya yamo.

Mitombo yedu yechingezi nekuti chakata kayaita muzvibhedhlera umo inobadetsera ngokuti mitombo yechingezi inenge yakanyorwa ndenda yakona inorapwa Saka kunyorwa kwakaita ndenda yainorapa Kona ukoko kunobadetsera ngokuti muntu aangambomwi mutombo wemundani iye eizwa murenje saka izvozvo zvega zvinoita kuti vantu vadetserwe kundenda yavanozwa ende ndenda yakona inokasire kurapwa ngemukuwo.

Mitombo yedu yechingezi aingodetseri vanongorwara vega imweni yakhona ukatomwa unotoone simba. Kana waide kushanda mishando inorwadza unotozwe simba kuwanda mumwiri Kunyanyanyanya vanorumba vaya imweni yakhonaukatomwa unotorumba kusvika upedze usina kana kuremba saka zvakabanaka izvozvo.

Inweni mitombo yechiyungu aingodetseri kungorapa vantu pazvirwere imweni inonasire ganda, ganda remuntu robati njurwi woita sekuti unogare mutaundi apa unogara mumakanyi umu ndaa ngemitombo yechiyungu iyi, saka izvozvo tototi ngaiuyewo kunyanya ntombi dzichinjewo ganda iri rinasirwe iitewo muntu pane vantu.

Ngekuti vantu vanozwe kupanda kendxondo pamwe pakona avadi mutombo vanodawo madhokodheya akafundire ngezvendxondo, vanopote veigarawo nawo veibhuye nyaya veirondedzera kuti vantu ava vasanyanya kufunga ngekuti vanopesa vatozviuraya kana kuuraya muntu.

Madhodha, ndombi nendumurwa dzinondonzi huyai pachibhehlera timuhloye kupanda kwendxondo nendumurwa idzi dzeiwonikwawo kupanda kwezvipande kuti vantu vadetsereke kunyanya vaya vanozwa kupanda kwendxondo vaonerwe kurapwa ngemukuwo ngekuti nhenda iya aidi kunonokerwa

Vantu vaya vanonzwa kupanda kwendxondo havadi mitombo pamwei pakona vanodawo madhokodheya vakafunda ngezvendxondo veipota veibhuyawo nyaya veisheka kuti vasanyanye kufunge ngekuti ndxondo dzavo dzinenge dzisikazwi zvakanaka .

Vanoshanda muzvibhehleya vanotouya mumanharaunda medu umu veitironzera maererano neanhu vanozwawo kupanda kwenxlondo kuti mukaona zvodai mupei zvakadai kana kuti musamubata saka vantu avavo varikutifundisa kuti toonanawo vanozwe kupanda kwenxlondo taakutoziyawo kuti kana zvodai toitawo zvakadai ngokuti vantu ivavo vakanonokera vanokona kutouraya muntu kana iyena kutozviuraya.

Mbatso dzinogwarira vantu vakaite vaonzwa ndxondo ngadzitutsirwe vantu iwawo wawane pekuwaraidzika nevamwe vanenge vaine ndxondo dzakafanana nawo ngekuti hazvizi kunaka kuti munhu anozwe ndxondo ogare nevanhu vasingazwe ndxondo pamweni pakona anopedzisira otowafure ngemapuwe saka vantu iwawo ngawawakirwewo mbatso dzawo.

Ndobonga hurumende yakaite kuti pachibhehleya pega pega pawo nemhatso dzinoite kuti avo vanozwewonxlondo vaende apapo veindhloyiwawo kana kureketa nevanhu vakafundira kubhuya nevanhu vanozwe nxlondo pamweni pakona vanhu vanozwe nxlondo avadi mutombo vanodawo kubhuyirana nevantu vakafunda nezvenxlondo voonawo kudetsereka.

Nyamashi unowu zvidhokodheya zvepachibhedhleya vaitoti ndombi ngadziuye ndumurwa dzakhona dzihloiwe kuningira kuona kuti ngazi ichirikuhamba zvakana ere munyama kana kuhloyiwa mwoyo kuti urikutamba zvakanaka ere peida mutombo opuwa mutombo.

Ndombi dzaibhuyirwe ngemadhokodheya kuti dziuye nendumurwa pachibhehleya ,ndumurwa idzi dzaide kuhloyiwa kuone kuti utano hwadzo uchiri pandau ere apana zvinopanda ere, kana chirichipande ndombi yotonyorerwe mutombo yotonope mwana wayo irikumuzi.

Ngekuti vantu vanode kurarama veikonawo kushandise manyara awo. Ingaite mishando yekutsetsa kana kubika. Hino mumbatso dzinongwarirwa mitombo muzvibhehleya umu, mutori nevanhu vakafundira izvozvo. Chako unoya weironzera ndenda yaunozwa ngokuti vanoziya mitombo yeshe. Ingaite kupanda kwendxondo, kupanda kwehloko. Hino muntuwo urikutodetsera mhuri yake eitengawo zvekurya pamuzi ngekuti une zvaanoitawo.

Mukore unouyi muntu unosasisa kuti atsvagewo chake chekuita chingaite chekushandise manyara, nekuti ukaenda kuzvibhedlera umu, maatone anhu vakatore madegree yekuto hloya vantu pamweni pakona vanotobayire majekiseni kuntombi, kanantumurwa nemadodha veyitowanawo mari yekuti vabhadharire ntombi dzavo kana ntumurwa kuzvikora.

Nekoenda nyika yedu inoiyi, zvoda kuti munthu ashandise maoko ake. Hino, vamweni vakafunda kumaUnivhesiti, maDhokodheya anotoshanda muzviBhedhleya kutobvisa mazino emunthu eyi siya amweni kana kusuka mazino eumweni munthu kuti achene eyitoona mare kuti atorarame nemhuri yake.

Venyika yedu ineyi vantu vanosisa kuti akonewo zvekushandisa nyara dzake umweni unotestsa umweni unokohomera zvipikiri eitoona mare hino muzvibhedhlera umu mutori neantu akatofunda kuhloya ntenda veishandisa muchini yechingezi vamweni vakhona vanotokona kutodhibanisa mutombo.

Ngekuti mukore uno wetoorarama apachadi muntu asina cheanoita. Hino vamweni vantu vakatofundira kuhloya vantu veishandisa michini yechingezi. Vantu ivavo vanotoshandawo muchibhedhlera veitoonawo mutuso kuti mhuri yavo iende mberi. Veitokonawo kutoona mutuso wekutongwarira baba namai vake muntu eitovadetserawo.

Azvichadi kungorarama semuntuwo, kurarama kunge nyoka usina cheunoita. Mazuva anaya vantu vakatoenda kuzvikora zvakaita saana yunivhesiti, vakandotore madhigirii oudhokodheya. Vanotouyawo muzvibhedhleya zvedu zvemumakanyi, votouya votohloya vantu vangaite kupanda kemwoyo veishandisa mishini yeChiNgezi. Muntu uwowo unotodetsera mhuri yake, ototengawo uswa, padoko padoko ndaramo yeienda mberi.

Ngekuti mukore unowu vantu vafunda vamweni vantu vakutoenda muzvibhedhleya umu veitondoshanda kushandisa michini yechingezi iyaaa inohloya kungaa kuhamba kwengazi kana nhenda dzinopandisa mwoyo. Umweni muntu atofunda izvozvo otouya munharaunda otodetsera nharaunda kana otoraramisa mhuri yake padoko padoko ndaramo yeienda mberi eitoona mutuso kana mari yekubhadharira ndumurwa dziri kuzvikora ngezviro zvaakafunda izvozvo.

Vantu vanofundira maoko emanyara vamwemi zvakona vanoshanda muzvibhehleya umu veidetsera vantu vamwemi vakona vanotohamba veiita zvekutsetsa munharaunda medu izvozvo munhtu unoonawo pekubata kuti mburi yake Ione kurarama kuti iende mberi aonewo mare eitorarama.

Mukaenda muzvibhedleya umo, maatone vantu vakafundire kugadzira mutombo kana kuhloya ngxondo dzemuntu zviyishandise mishini yechingezi, vantu ivavo vowuyawo mumakanyi medu vanotidetsera, nekuti pamwe pakoni vanoti huyayi timuhlore pasina kubisa mutuso, munhu otohlowa ngxondo dzake kana kurikunyorerwe mutombo otonyorerwa mutombo watodetsereka.

Mukore watorarama unouyu, hauchade munhu asina zvaanoita, zvode munhu anokwanise kushandisa mishando yemanyara saka muntaraunda mwedu maatone nevanhu vakafundire zvekurape vanhu, vamwe vakona vaonoita zvekutsetsa saka vantuivavo vanoda kuti varambe veyiwanda muntaraunda, kuti ntaraunda idetsereke, ende ntaraunda inogara isina mbavha dzakawanda ngekuti vantu vanenge voshanda.

Mumakanyi medu umo matoo nevantu vakatofunda zvekutofunda zviyani zvokuti vamweni vakona vanotokona kushandisa muchini yechingezi inoshandiswa muzvibhedhleya, vamweni vakona kutoohloya ndxondo dzemuntu veishandisa mishini yechingezi, saka izvozvo zvinoitaa kuti nharaunda yedu ibudirire ngevanhu ivavo.

Mokore ineyi potode muntu akafundirawo chaakafundira kuita kuti awone kurarama , vamweni vantu vakatofunda kunyanya vemuzvibhedhlera umo vakatofunda kugadzire mutombo vamweni vakona vanoshandisa mutombo wechingezi kutohloya zvakaite ndenda dzakaita sana kenza dziya, izvozvo zvinoita kuti muntu atodetserekawo ngendaramo yake otoonawo pekutenga zvekurya kana kubhadharirawo ndumurwa dzake kuzvikora uko.

kufunda kwakaba anaka ngekuti ukafunda unowanawo kamutuso kokuti urarame nemhuri yako vamweni vanhu vakufunde zvekutsetsa ,vamweni vakufunda zvekuhloye vanhu veishandise mishini yechingezi muzvibhehleya umwu ,vamweni vakona vanogadzire mitombo ngemichini yechingezi muzvibhehleya umwu izvozvo zvakatonaka ngekuti vanhu vakadaro vakawanda munharaunda ,nharaunda inodetsereka ngevanhu avavo.

Mbatso dzinongwaririrwa mitombo ngadzitutsirwe nemumakanyi meduwo ngekuti zvibhedhlera zviri kure. Saka mbatso idzodzo dzikaakirwa muduze nemumamizi vantu vanokasira kudetsereka ngemukuwo endi mitombo yeshe inenge iri kona kumbatso idzodzo saka tinoti ngadzitutsirwe.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda kuzvibhedhlera dzarongomunawo mundaraunda medu zvoita kuti mutombo ututsirwewo unyangwe weida kundobairwa jekiseni pambatso idzodzo unondobairwa kana weinyamboda mutombo unorapa ngondlo kana mutombo unorapa murenje dzese inenge iriyo ikweyo.

Mbatso dzinongwarirwa mitombo muntu asati aenda muchibhedhleya, ngadzitutsirwe kunyanya mumantaraunda umo, ngekuti zvibhedhlera zviri kure, zvino ukasvika pamphatso ipapo, mitombo yeshe yechingezi iripo. Pamweni pakhona weida kubairwe jikiseni unobairwa, ngekuti zveshe zvinenge zviri muchibhedhleya zviripo apapo.

Mhatso dzinongwarira mutombo, muntu asati aenda kuchibhedhlera dzakaiswe rongomuna mumakanyi me du, ngokuti zvibhedhlera zvirikure saka muntu chake kungobuda wondotenga mutombo waunoda, ngekuti kweyeyo ndiko kunotengeswe mutombo wechingezi unorape zvingaite zvironda kana kupanda kwendxondo.

Mbatso dzinongwarira mitombo ngadziwanzwe ngekuti mitombo azvisi kunaka kuti ugare pamuzi kwambuya utano kana kwasekuru utano ngekuti imweni mitombo aidi panopisha aidi panotondora saka mbatso idzi ndodzongwarira mitombo ende dzofana kuenda mudhuze mevantu.

Mbhatso dzinomwarirwa mitombo muntu asati aenda kuchibhedhleya muntaraunda medu tinodawo rongomuna kuti vaya vanokhaba bhora kana kurumba vasvikewo mitombo yavo inotwasanura nyama iriyo ngekuti mbhatso idzodzo dzikatutsirwa nemitombo inenge yeitutsirwawo.

Mphatso dzinongwarirwe mutombo, ngadzivakwe mudhuze nemunogara vanthu, ngekuti isusu vamweni tinogara kuretu nezvibhedhlera, toda kuti mphatso idzodzo dzigare padhuze nepmuzi, pekuti ndikatobuda, ndondotora mutombo wangu, ungaite weku panda kwemarenje, ndouya ndotomwa. Ngekuti vamweni vanobva kure, avana mare futi yekuti vandorapwa kuzvibhedhlera zvozvo, saka vanoda kuti mphatso idzodzo dzinongwarirwa mutombo, dziuyewo mudhuze, vakwanise kutengawo mutombo.

Mbatso dzinongwarira mutombo ngadzigare munthu asati aenda kuzvibhedhleya ngadziwande ende dzivakwe mudhuze nemunigara anthu sesu vanogara kure nezvibhedhleya tinoda kuti mbatso idzodzo dzigare padhuze nevanthu ngekuti ndikwo kunowanikwa mitombo yeshe yekupanda kwendxondo kupanda kwehloko.

Mhatsi dzinongwaririrwa mutombo ngadzitutsirwe kuti vantu vaone kubetserekavo ngemukuvo. Ngekuti zvimweni zvibhedhleya zviri kure asi mhatso dzinongwarirwa mutombo ndodziri padhuze. Saka dai hurumende yaramba yechitutsira ngekuti mitombo inenge ichitutsirwavo.

Kudhaya ana mbuya utano nemabhasikora ndovaihamba nemitombo veipe vantu mumamuzi umu. Iyezvinozviwo matoo nembatso dzinongwarirwe mutombo. Mbatso idzodzo ngadzivakirwe mumadhuze memamuzi kuitira vaya vanogare kure, vakasirewo kuone mutombo ngemukuwo.

Mbatso dzinongwarirwe mutombo ngadzithutsirwe ngokuti dzimweni dzakhona ngavatoakawo dzinongwarira vantu vanonga vabvawo kure ,vabatwa ngentenda dzakaita sokuchaya. Vanosvika ipapo veida kubairwa majikiseni, vobairwa majikiseni ,veida kupuwa mutombo wekumwa vopuwawo wekumwa ipapo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo muntu asati aenda kuchibhedhlera dzinoti kwai dzikaitawo rongomuna mundaraunda matinogara kuitira kuti vantu vanogara kure nezvibhedhlera vadetsereke mbatso idzodzo ngadzivakirwe mudhuze nevantu.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo dzati chakata. Nemumakanyi meduwo dzaarongomuna. Mumbatso imwomwo munowanikwa mutombo weshe, ungaita wemadziso, kupanda kendxondo, kupanda kehloko yeshe mutombo inonga irimo. Izvozvo tinoti ngazvitutsirwe ngekuti zvikatutsirwa mitombo inotutsirwawo.

Mbatso dzinogwarire mitombo munhu asati aenda muzvibhehleya ndodakara hurumende yakadzitutsira dzikaite murongomuna izvovi nemitombo dzatichakata akuchina mutombo usisaonekwi wokupanda kwenhloko uripo, wekupanda kwemadziso unowanikapo, izvozvo zvinoba adakadza munharaunda yakaita seyedu.

Mumphatso dzinongwarirwa mitombo muntu aenda kuchibhedhleya dzakatowakwawo dzimweni mphatso dzokutoti muntu unotouyawo ipapo yeingatei ntombi ine ndani yotobara pamweni pakona yeida kubairwa jikiseni kuti mwana agare zvakanaka mundani yotobairwa jikiseni saka mphatso idzodzo tinotoona mushando wadzo muntaraunda kunyanyanya mwatinogara. Saka hurumende ngaidzitutsirewo mphatso idzodzo kuti vantu vadetsereke.

Mitombo yechingezi inoda kuti ingwarirwe panotondorera kana pasinga pishi saka hurumunde ndoibonga ngokuti yakatutsira mbatso dzinongwarirwe mitombo dzati chakata ende mitombo yoramba yeitutsirwa ungaite mitombo unorape ndombi madhodha nesukungati yeshe irimwo mumbatso dzona idzodzo.

Mbadzo dzinotengeserwa mitombo mundu asati aenda kuchibhedyeya mumakanyi medumo dzawandawo, kuwanda kwembatso idzodzo nemitombo inowanda yakaaite yechingezi kunyanya iyoyo yechingeziyo inombai detsera ,ngekuti mundu akatomwa unorapika ende mutombo wechingeziwo unenge wa nenhindi saka mbatso idzodzo ngadzikurudzirwe kuti vanhu vadetsereke.

Ukahamba mundaraunda medu unotoona mbatso dzinongwarirwa mutombo mutori nadhokodheya anoshanda umwomwo wasvika ipapo mumbatso unoronzera ndenda yako okutsvagira mutombo wako, kana kuri kumwira ipapo womwira ipapo kana kuri kumuzi womwira kumuzi, saka mhatso idzi ngadzitutsirwe.

Kuvakwa kwakaite mhatso dzinongwarirwa mutombo vanhu vasati vaenda kuchibhehleya kwakanaka ngekuti mwatinogara mumakanyi umwu chibhehleya chiri kure asi mhatso dzona dzinongwarirwe mutombo ndodzamudhuze izvi zvinodetsera sungukati ngekuti sungukati dzozwe kupanda kwemarenje dzichihamba kubve kumuzi kusvike kuchibhehleya saka ngadzitutsirwe mhatso dzoidzodzo kuti sungukati dzidetserwe ngemukuwo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo muntu ashandisa chibhedhleyaa, ngatitutsirwee nemumakanyi umu, ngekuti chibhedhleyaa chinenge chiri kure saka mbatso iyoyo ikaita padhuze inongwarirwe mutombo, vantu vanotodetsereka ngemukuwo kunyanya vaya vane ndenda dzisingadi kunonokerwe kuwone mutombo, dzakati sokuti kupanda kwemoyo, vanenge vachidetserekavo ngemukuwo.

Mbatso dzinongwarira mitombo ngadziwande nokuti dzikatutsirwa nemitombo inenge yotutsirwao sesu vanogara kure nezvibhedhlera toda kuti mhatso idzi dzivakirweo kuduze nesu tode kuti tikangobuda mumbatso totoona mbatso dzona idzodzo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo muntu vasati aenda kuchibhedhleya, ngadzitutsirwe. Ngekuti mutombo tiri kuiona ingaite inorapa kupanda kwemwoyo, kupanda kwehloko tinoona mumbatso idzodzo.

Mbatso dzinogwaririrwa mutombo ngadzitutsirwe kunyanya mumantaraunda matinogara umu. Ngekuti mitombo inenge yakangwaririka kumhatso idzodzo imweni mitombo haidi panopisha kana panotonhora. Saka hazvizoiti kuti mitombo igare panambuya utano kumamizi kwavo saka mbatso idzi ngadzivakwe ngekuti mitombo inenge yeiwandavo.

Kuti chakata kaita mhatso dzinongwarirwa mitombo kana dzinotengeserwe mitombo kanaka ngekuti mbatso dzona idzodzo dzitoriwo nemichini yechingezi imweni yakhona ukatosvika unotohloyiwawo ngemichini yechingezi yonayow, watodetsereka mutombo yeshe inowanikwayo ungaita wechingezi unenge iriyo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo antu asati aenda kuchibhedhleya makavakwavo murongomuna muntaraunda medu. Ngekuti chibhedhleya chimwe apa chiri kure hino mumhatso idzodzo vamweni vanoda kubairwa majekiseni vanosvika vechindobairwavo. Vamweni vanoda mutombo dzakaite sedzekupanda kwemadziso vanosvika veidzivana.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo muntu asati aenda kuchibhehleya dzinofanirwa kuti dziti chakata pese sesu vanogara kure nezvibhedhlera mbatso idzodzo dzongwarirwa mutombo ngadziuye mudhuze kuti tidetsereke ngemukuwo ngekuti mitombo inenge yeiwandawo kana mhatso idzodzo dzikawanda.

Zvino baadakadza kuonawo muntaraunda mwetinogara umwu mwaane mphatso dzino ngarirwa mutombo ino mwiwa kana inotsengwa muntu asati aenda kuchibhedhleya . Mphatso dzoidzo dzikawanda muntaraunda dzinodetsera vantu ngokuti vamweni vantu vari kure nezvibhedhleya asi vanonge vari padhuze nemphatso idzodzo saka muntu aachaendi kuchibhedhleya wakutoenda pa mphatso iyoyo ototenga mutombo wake otondomwa kumuzi akatogara.

Mbatso dzino ngwarirwe mutombo dzikawanda ne mitombo yakona inowanda ku nyanya mitombo ye chingezi iya inoto wandawo ngekuti mbatso idzodzi dzinenge dza tutsirwa saka hurumende ngayi rambe yei tutsira mbatso idzodzo kunyanya mu makanyimo ndo matone vantu vawanda ne dhenda dzakawanda dzinobve mu makanyi saka mbatso dzodzo todzidawo dzi tutsirwe mu ndaraunda medu.

Ndobonga hurumende yakaite kuti muntaraunda mwatogara itutsire mbhatso dzongaarirwa mitombo muntu asati aenda kuchibhedhleya. Ngekuti mbhatso idzodzo dzikawanda nemitombo yechingezi inowanda, vantu vanenge vodetsereka ngomukuwo. Kunyanyanya madhodha aya anezviro zvakaita kupanda kwemushana kana zvirwere zvemumwoyo ngekumabhemawo maforyawo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo usati waenda muzvibhedhlera dzati chakata mumakanyi medu umo ngekuti mitombo inenge yakangwaririka kunyanya nyanya mitombo yechingezi imweni yakona aidi kupisha, imweni yakona aidi kutontorwa saka mbatso idzodzo ngadziwande ngokuti dzikawanzwa mitombo yechingezi inoramba yeiwanda vantu voone kudetsereka .

Mphatso dzinongwarirwa mutombo usati waenda kuzvibhedhleya dzatowandawo muntaraunda mwedumwo ngokuti imweni mitombo inode panotontorera imweni yakona inode panopisha saka mitombo iri mumphatso idzodzo yakangwaririka ende mitombo yeshe yakaite yechiyungu inowanika.

Mbatso dzinogwarirwe mitombo dzinofanika kuti dziwande ngekuti vantu vanozwe ntenda dzakawanda, dzimweni dzakona dzakasiyana-siyana. Vamweni vanozwe kupanda kwehloko, kupanda kwemusana, kana vamweni vanozwe kupanda kwemarenje, saka mbatso dzinogwarirwe mitombo dzikawanda zvinoite kuti mitombo yechingezi itowanda muzvibhedhlera umwo, saka ngadziwanzwe mbatso idzodzo ngekuti dzakabaati koshera isusu vantu vemumakanyi.

Mbatso dzino ngwarirwe mutombo vantu vasati vaenda mu zvibhedhleya dzawanda mu makanyi mwedu ngekuti mbatso idzodzo dzikawanda ne mitombo inowanda kunyanya mitombo ye chingezi ngekuti kare kakona yai hamba nana mbuya utano we mabhasikoro vaya veipe vantu asi zvinezvi ngekuti mbatso idzi dzawanda naiyo mitombo ye chingezi yato wanda izvozvo tino zvibonga maningi.

Vanoshanda muzvibhedhlera vanotohambawo mumakanyi nemuzvikora veitironzera maererano nententa inenge yeinesa ngenguwa iyoyo ingaite ntenta yekuchaya kana yekukosorora vanenge veitibhiira nemutombo unodiwa kuti ntentayo isanesa muntataunda.

Nyamashi unei vantu ,vaidaidzerwa pachibhedhlera , madhodha, ntombi nendumurwa dzeizi uyai timudetsere mairerano nendenda yekuchaya yonesa , pamweni pakona taitopuwe mutombo teidzidziswe kushamba nyara usati wadya kuti ndenda iyi isarambe yeinesa muntaraunda .

Vakafundira ngezvekurapa antu vakaite madhokodheya vanotouya muzvikora nemumakanyi umu vofundisa vantu maererano nententa inenge yeinesa panguwa iyoyo. Kana ntenta yeida mutombo wakadi vanohamba votobuya kuti mutombo wakadai mukaumwa kana kutsenga-tsenga unorapa ntenta yakadai. Pamweni pakona totopuwawo mutombo tisina mare yatadusa, saka ngavatouyawo mumakanyi nemuzvikora veihamba ngekuti dzimweni ntenta dzinonesa ndumurwa dziwane kurapika ngemukuwo.

Mumantaraunda mweduwo vantu vanoshanda muzvibhedhlera vouya veitibhuira kuti ntenda yakadai inoda mutombo upi, izvozvo zvototidetsera ngokuti hatina mare yatirikudusa kubhuirwa izvi chavo kuhamba mungaite muzvikora kana mumamuzi.

Madhokodheya anotohamba mumanharaunda umu echitibhiira kuti shambai nyara mabva kurya kana kuti shambai nyara musati marya ngekuti nhenda yekuchaya yanesa ende mutombo wakhona wopera muzvibhedhlera umwo. Saka izvozvo zvinototidetsera ngekuti apana mare yatiri kudusa kuzwa mazwi ona awawo.

Zurone pechibhedlera pedu painge pakazara modhodha ne ntombi zviibhiyirwa ngevantu vakabva kwa Mutare vanoshanda pachibhedleya kuzi, kana mapedza kudla shambayi nyara ngekuti ntenda yekutshaya yonetsa ende mutombo yacho dzoite dzichipera muzvibhedleya umu.

Madhokodheya arikuto hamba muzvikora umwo eibhuyiraa ndumurwa kuti kana mwapedza kurya dindite ngezai manyara ngekuti nhenda yekuchaya iriyo ende nhenda yakona inouraya, ndumurwa dzotogezawo manyara adzo, pasina kuti dzabhadhare mare yekuti dzione madhokodheya apapo, kutobhuyirwe zvekuita wosvika wobhuyirawo mai nababa kumuzi ikweyo mhuri yotodetsereka nenharaunda.

Madhogodheya arikutowuyawo mumakanyi umu ,kana kuvantu vaya vanokube bhora kana vapedze kukave bhora vounganidzwa vobhuyirwa kunzi inwai mvura inopisha nguva nenguva nekuti ntenda yakaita semukuhlane iya hweCovid 19 ikunesa saka vanhu ngavagare vachinwa mvura inopisa pamwi pakona nekufukira .

Nyamushi unei pauya muntu anoshanda muzvibhedhlera muntaraunda medu eitironzera kuti kukosora kunoita ndumurwa uku Kane mutombo wechingezi uriyo unomwiwa uripachipunu chako kundoenda pachibhedhlera wondopuwa mutombo uwowo pasina mare yaadusa.

Vanoshande muzvibhedhleya madhokodheya akutogadzirawo akaita kunge mabhuku anenge akadhirowiwa ntenda yakona kana vantu vanenge vakadhirowiwa veibhuyirana maererano nentenda iri kunesa. Mabhuku wona iwowo totomapuwa mumakanyi umwu tisingadusi mare chedu kutataicha teitoona kuti ntenda iyika inode kutoti vantu vatobatana manyara pamwe vadetserane kuirapa isati yauraye vantu.

Madhokodheya anotouyawo mumakanyi matinogara umu, odainza madhodha, ndombi, svurukukati, ndumurwa, huyai muhloyiwe pasina mutuso wamunodusa totoenda totonohloyewa kungati kupanda kwenzxondo kana kwehloko, totopiwe mitombo yakona tidingadusi mari.

Pa chibhedhleya pedu patoriwo ne nguva yekuti tino daidzwa madhodha ndombi shungukati ne ndumurwa teiuya tei hloyiwa dhenda dzaka wanda wanda ipapo tei ronzeranawo ne madhokodheya zvinoti nesa muku gara umu pasina mari ya tinenge tei dusa.

Nyamashi unoi madhogodheya aidzaidza muntu weshe kuti auye ahloyiwe pasina mare yaadusa. Paihloyiwa kuhamba kongazi, kupanda kwendxondo, kupanda kwemwoyo. Saka muntu weshe waidakara nyamashi ngokuti waihloyiwa asingadusi mare.

Vanoshanda muzvibhedhlera umu vari kuhamba mumakanyi mwedu umu veyitironzera kuti ndenda yaakadai inodawo mitombo wakadai kanauri mukuhlani unodawo mutombo wakadai kuti tidetsere ke izvizvo tino zvida ngekuti hatina mare satirical kudisa.

Madhodha nendombi zvinoda kufundira kurapa vantu. Zvinotounganidzwawo ngevakuru vemuzvibhendleya vobhuirwa kuzi endai mumanharaunda mwamunogara mweibhuira vantu kuti nhenda yakadai yonesa. Mwovabhiira nemutombo wakhona. Vantu avavo vouyawo munharaunda mwedu mwatinogara, nhenda yakadai yakazi mutombo uyu ndounodiwa. Pamweni pakhona atidusi mare kubhuirwa zviro izvozvo ngevantu ava.

Vanhu vanoshanda muzvibhedhleya vanouyawo mumakanyi medu, vangaita madhokodheya anohamba mumanharaunda otiunganidza angaita madhodha nendombi nendumurwa pamweni pakhona totopuwa mutombo pasina kubhadhara ,pamweni pakhona totohloiwa nemuchini wechingezi pasinamutuso wawabvisa

Ndozwa kubonga hurumende yaite kuti madhokodheya ahambe muno mumanharaunda mwetinogara umu ngekuti tiri kure nezvibhehleya saka madhokodheya anouya achihloya pasina mare yatadusa ,pamweni pakona totopuwawo mutombo yechingezi pasina mare yatadusa ,mitombo yechingezi iyi yatinopuwa ngemadhokodheya inoite kuti nyama igare iripandau ,kana kuri kumishando ino unobaashanda wakasununguka nyama iripandau.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera umwo vandouyawo pazvibhebhedhlera pedu votodanidzira vantu madhodha ngendombi zveiuye apapo totodetserwa pamweni pakona vanototibhiira kuti ndenda yakaite sekuchaya munofanire kuti mumwe mvura inobuda mumupisi kuti musabatwa ngendenda yekuchayavantu votodetsereka pasina mutuso wawadusa.

Vantu vanoshande muzvibhehleya vamweni vakona vakatouya mundaraunda medu umu veihamba veibhiire vantu kuti huyai timufundise kuti ndenda yakaita seiyi kana yaguma munodetsereka sei kana kuti munoshandisa mutombo upi pasina mutuso wawadusa . Vantu ivavo vanotohambawo veidetsera isusu vanogara kure nezvibhehleya.

Vantu vakafunda ngezvekurapa vantu vakaite semadhokoteya vaya , vanotodaidzawo vantu madhodha nendombi veiwuya veibhiirwa ngenhenda dzakaitwa seana aids dziya kuti dzinorapwa ngei ende kuti usabatwa nge nhenda unofanira kugara wakadiyi pasina mutuso watadusa anhu anotodetserwa kunyanya isusu tinogarawo kure todetserwawo pasina mutuso watadusa.

Vamweni vanthu munyika munomu vanorarama ngekukhabe bhora kana kurumba hino veirumba kudaro vanodawo kuti vagare veitwasanure nyama kuti igare iripandau ngokuti azvishandi kuti worumba wowa kubeni ukawa apasisina mare inopinda kuti uwane kuti mbhuri yako irambe yeirarama saka vanorumba ngavagare veitwasanura nyama kuti irambe iri pandau ngokuti ndiwo mushando unoite kuti mbhuri yavo irarame.

Vanokhabe bhora kana kurumba vatoriwo nemishini yavo yechingezi inenge yeivahloya kuti nyama yavo iyi ichiri kuite zvakanaka ere vokhabe bhora kana kurumba aangawi pashi ere muntu ngekuti vamweni vantu vanotorarama ngekukhabe bhora hino vanode kugare veitwasanura nyama yavo.

Vantu vanokabe bhora kana kurumba nevayani nevanokandirana bhora remaoko, vane mitombo yavo inoita kuti nyama yavo igare iri pandau. Vanotoendawo muzvibhedhleya veitondohloyiwa kuona kuti ngazi ichirikuhamba here ngekuti ndozvinovape mare yokuti vararame.

Vaye vanokabe bhora vatorine mitombo yavo yekuti akave pasi kana kuti mukumbo hauchatendi kukaba bhora votoiswa. Imwe vakona inoita vekubairwa imweni yakona inoite yekufuridzirwa pakukuvara pakona ipapo muntu otodzoka futi kunokaba bhora riya.

Vanorumba kana kukhaba bhora vane mishini yavo inovahloyawo kuona kuti nyama yavo iri pandau ere ngekuti vamwe vantu vanorarama ngokukhabe bhora kana kurumba hino vanoda kugara nyama igare yeitwasanura ngekuti ndipo pavanoona mare yekuti vararame.

Ungaite muntu anokhabe bhora kana kurumba unofara kuti nyama yako igare iri pandau ungaite kutwasanura pamweni pacho kana kuzvibaire jekiseni kuti nyama yako isagara ine zviyaiyo ngekuti umweni muntu unopona ngekurumba kana kukhabe bhora Saka nyama yake akakorera kuitwasanura akasatoenda kumushandowo iwowo apana zvangaita ngokuti ndopane ndaramo yake apapo Saka nyama inoda kuti itwasanurwe.

Vantu vanokabe bhora kana kuite zvekurumba vane mitombo yavo inoita kuti nyama yavo igare iri pandau imweni mitombo yakona vakatomwa inotwasanure nyama ngekuti umweni muntu unorarame ngekukabe bhora saka bhora iroro ndorinoita kuti awanewo mutuso unoite kuti mburi yaje irarame aenderere mberi nendaramo.

Vanthu vaya vanokabe bhora kana kurumba vatori nemichini yavo yechingezi yavanoshandisa imweni yakona inotofenura nyama imweni yakona inoite kuti wakuwara paya ungaite wawa weirumba inokasira kuti nyama idzoke pandau urumbezve saka vanthu vaya vanorumba vaya vanoda kuti vagare veitwasanura nyama dzavo ngokuti umweni munthu ndiwo mushando unotoite kuti mhuri yake irarame.

Zvechingezi zvazarawo nemuchibhedhlera umu dhokodheya wakutoreketao nemutenda wake arikumuzi veironzerana kuti mutombo uchiyo ere pamweni pakona veitohloyana kutopona kuti ngazi iyi yode kututsirwa muntu asina kuenda kuchibhedhlera kana kusisa mare yekuenda kutaunda kondoona dhokodheya, vanenge veishandisa mishina iya inozi ma(laptop) pachiyunyu.

Mu zvibhedhleya umu madhokodheya aku shandisawo mishini ye chingezi vanoiti kai ma leputopu unenge eito ona mutenda ari ku muzi kake pa leputopu ipapo vei ronzerana maererano ne mutombo unodiwa pamweni pakona vanoto hloyana ngazi mutenda ari kumuzi izvozvo zvinoto rerutsira isusu vatenda kuti atisisina mari yatino dusa ku kwira movha kuenda ku taundi.

Mukahamba muzvibhehleya umu mune michini yechingezi inoiti kuti dhokodheya abvunze mutenda iye mutenda wakona arikumuzi veibhuyirana ,veibvunzana kuti nyama ichiri pandau ere mutombo uchiyo ere kumuzi ikeyo kana wapera vouya votutsirwe umweni izvozvo zvinodakadza ngekuti amweni antu anogara kure kotode mare yakawanda kukwire bhazi kana movha yekuende kutaundi ikeyo saka michiniyo ngaiwanzwe muzvibhhelya umu.

Muzvibhehlera matova nemuchini yechingezi imweni yakona inokomba kuti ngazi yemuntu inoda kututsirwa kana ndxondo dzemuntu dzoda mutombo kuti adetsereke imweni yakona inoita wokukomba kuti hloko iyi yane nguva yeipanda iwewe wakona unenge usingazvinzwi ASI muchini yechingezi inokubhuyira.

Nguwa ineyi yemahlobo, amweni akhona anoryiwa akabikwa, amweni akhona eikochwa, ndumurwa dzinotoryawo asinawo kutoibva dzozwe mundani, hino pazvibhedhlera zviri kure nemitombo yakhona inode mare yemundani saka muntu unotora mitombo yedu yechindau iyi, otore mashakani akhona oise mumvura otomwa pasina mare yaatodusa otorapika ngekuti yakamera peshe-peshe mitombo yedu yechindau iyi.

Mitombo yedu yechindau yakangomera peshe peshe imweni mumunda imweni mumpiri mwepato chako kungotore angaite mashakani kana mudzi dzakhona Wotondomwa kana ari mashakani woomesa pamweni pakhona anotorape dziso rinenge rine tsanga mashakani wawo.

Mitombo yechindau aina hlombe inochairwe munthu kana mare inoduswa chako kutora mudzi wondoise mumvura wotomwa wotorapika kana mwoyo waipanda wotozwa auchatopandi izvozvo zvode kuti izongwarirwawo mitombo iyoyoyo ngokuti vamweni vanthu vanopone ndiyo.

Mitombo yedu yechindau aichairwi muntu nhlombe kana mare inoduswa chako kutora mashakani wosvika womadhibanisa nemuriwo wotorya dinditi rako paunotorya muriwo uya wadhibaniswa nemashakani unenge weitorapika mwoyo.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobve kumashakani kana kumumbuti amweni mashakani akona ukamatora womakwakwatidza wotorye nidhinditi wotorapike mwoyo ngokuti ange eirapa pasinawo mutuso wawadusa ngekuti zvinode mare kubva panapa kunoone dhokodheya wekutaundi kuti akuhloye kuoanda kwemoyo.

Mitombo yedu yechindau yakanaka ngekuti aidusirwi mare kana kuchaire munthu hlombe kuti utore chako kungotora mashakani akhona pamuzi ipapo paunenge wakamera wotochwanya chwanya wotokwizira pachironda chironda chotopora kana kuri kutomwa wotomwa auchatozwi chiyaeyo watodetsereka.

Mitombo yedu iyi yechiNdau iyi haidi kuchaira munhu hlombe chako kuti ukazwa mundani wotora mashakani akona woisa mumvura wotomwa wotorapika mundani pasina kukwira bhazi kuenda kutaundi koona dhokodheya

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobve kumumbuti kana mashango huni mumbuti idzodzo dzinoda kuti dzingwarirwe ngekuti aringabiri muntu asina kuona mututu wekuti afeme aone kurarama Saka mumbuti dzinoda kuti dzingwarirwe nemashango awawo ngekuti ndopane ndaramo yevantu ipapo.

Mitombo yedu yedu yechindau ngekuti inobva kumbiti kana kumashango. Imweni mitombo yechindau ikamera pamuzi, pamuzi panonasirika kutojeka. Pokhomba kuti panogara antu kwete kunga mushango.

Mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswa neye chingezi inoba rapa ngekuti ndenda dziya dzakaita sana BP inotorapawo Ngekuti mashakani emutombo wedu wechindau amweni akona ukatomarya auchatonzwi kupanda kwemoyo watodetsereka.

Mitombo yedu yechindau iyi haingorapi vantu basi imweni yakona ukaitora ukaitshwanya tshwanya wokwizira pamanxinda emwombe mwombe yotorapikawo madetsereka kune kuti ungodaanzira madhokoteya apa kungotora mutombo umwe wechindau wongobeka manxina emwombe yotohamba watodetsereka.

Mitombo yechindau iyi imweni yakona ukaitora votsvanya-tsvanya, vokwizire pachironda chotopumhuruka kana kuri kuzvimba kuya. Votorapika pasina mutuso vava dusa kuende kutaundi kundoona dhogodheya.

Mumamunda umu mahlobo aibva vandhu vanorya mahlobo ,amweni akakochwa, amweni asina kukochwa mukurya mahlobo ikoko ,vamweni vanorya asina kuibva vozwa mundani, vazwa mundani kudaro zvibhehleya zviri kure mundaraunda medu, saka mundhu unotoenda pabanze kana mumunda ototora mutombo wake wechindau ouya okwakwatidza umweni kana kutsenga-tsenga otorapika pasina kukwira bhazi kuenda kuthaundi.

Ndumurwa dzichiri doko, dzinenge dzine zvipande zvinorapwa ngemitombo yechindau. Saka mitombo yechindau inoda kuti ingwarirwe kuitira ndumurwa dzinozwa zvipande, ngekuti vanthu avana mare yekutenga mutombo wechingezi inorapa zvipande, ngekuti vanhu avashandi matinogara umo vanorarama ngekurima apa mukore unou mvura aizi kunaya inzara yega yega, saka unotouisa mutombo wechindau pasina mare yaunenge uchiona.

Mitombo yedu yechiNdau ikadhibaniswa newechingezi imweni yakona inonasira mitombo inonasire bvudzi. Muntu unobaaite bvudzi remungezi, iye ari hake mumakanyi umwu, eishakura mumamunda umwu.

Ngekuti apa duswi mare kana kuchairwe muntu hlombe pakutora mutombo wedu wechindau chako kubude mumuzi wotore badza kana ari mashakani wotora wotope ndumurwa yotomwa yotorapike chipande pasine kukwire movha kundoenda kuno hloyiwa ndi dhokodheya weku taundi.

Ngekuti vantu avana mishando yavanoita mumakanyi umu saka vantu vanotopona ngekutengesa mitombo yedu yachindau iyi veitozvibhadharira mari yekumayunivhesiti kana kubhadharirawo ndumurwa nekutengawo zvekurya pamuzi.

Mitombo yedu yechindau iyi ikazodhibaniswavo neyechingezi iriyo inotogadzire sipo yekushamba. Sipo dzona idzodzo dzinonga dzeinhuhwiriravo muntu otonasirikavo ganga ngekushambavo eishandisa sipo idzodzo.

Kuti chakata kwaita mitombo yechindau kwanaka ngekuti mitombo yechindau ikatorwa ikadhibaniswa neye chirungu imweni yakona inonasira ganda rototi njurwi kunyanyanyanya ndombi inobaonekerei panedzimwe ndombie saka ngaiwande ndombi dzionekwrewo pane antu.

Antu vanotoonawo mari nekuzvifundisa kuzvikora kuya kakaita saana yunivhesiti ngokutengesa mitombo yachiNdau. Pamweni pakona votoonawo mare yekudyawo zvechingezi zviriyowo mukore unoyu ngokutengesa mitombo iyona yechindau iyoyo. Saka ine mushando mitombo iyoyo, ngaingwarirwe ngokuti vamweni vantu vanopona ndiyona.

Mitombo yedu yechindau ngokuti aidusirwi mare kana kuchairwa muntu hlombe vamweni vantu vakutopona ndiyona ngokuti vanondoitengesa votoone kutenga zvekurya pamuzi kana kudusira vana mari kuzvikora kuti vafunde.

Mitombo yedu yechindau ikadhibaniswa neyechingezi pamweni pakona inotogadzire mafuta anotozorwe kuti ganda remuntu rinasirike, kana anozorwe kumeso nguwa yekupisha ineyi kuti muntu asaite mapundu . Izvozvo tototi ngadzirambe dzeingwarirwa mitombo yechindau ngekuti tinoone mushando wakona kuvantu.

Mitombo yedu yechindau aishairwi hlombe kana kudusirwe Mari chako kutora mashakani wotswanya tswanya vozodzera pachironda icho chiyaiyo chotopera wotodzokera kumushando kwako wakadakara wotoshandira mhuri yako.

Mitombo yedu yechindau ikadhibaniswa ngeyechiyungu pamweni pakona inogadzira zvekurya zvizototengeswa muchibhedhleya umu zveitopuwa ndumurwa kuti nyama yakhona igare iri pandawu kana vantu vakuru vemene sungulati dzinotopuwa kuti nyama yadzo igare iri pandau.

Mitombo yechindau ukatora imweni yakona ukachwanya chwanya woikwakwatidza mumvura wotoisa mumabhohleya wototengesa wotoonawo mare padoko padoko weitengawo uswa mhuri yeitorarama. Izvozvo zvinoita kuti nevana vaya vari kuzvikora. Vatoonawo kudusirwa mari ngekuti muntu unenge oonawo paakubatawo kuti ndaramo iwane kuenda mberi

Mitombo yedu yechindau wakaidhubanisa neyechiyungu unotogadzira zvakaita semafuta ekuzora kana muntu apedza kushamba wotondotengesa wapedza kutengesa woona mari yekudusira vana kuchikora kana kutengawo zvekurya pamuzi.

Mitombo yechindau airapi antu zvega nembudzi nehuku zvinotorapwawo ngemutombo wedu wechindau pamweni mwombe ukatora mutombo wechindau wochwanya chwanya woise mudziso rayo inenge yakutoona pamweni pakhona huku ukatora makwande woise mumvura yadzinomwira dzatorapika kubva kuntenda yechibhubhubhu.

Mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswaa neyechiyungu inotorapa, kungaite kupanda kwemurenje, kana kupanda kwemoyo, saka mitombo yechindau ngaiwande kuti irambe yeidhibaniswa ngeyechiyungu vantu vadetsereke ngokuti vantu nezvechiuyungu zvavayo zvinezvi, vantu vorwara. Kungaite kurya kwechingezi. Zvimweni zvakona zvotode mitombo yechindau yakadhibaniswaa ngeyechiyungu.

Mitombo yedu yechindau ikadhibaniswa neye chiyungu imweni yachona inonasira mutombo inokudza bvudzi kana kunasira ganda muntu ototiwo njurwu woonekerawo semuntu weku thaundi apa unenge weigare mumakanyi umwu weirima.

Mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswa neyechiungu pamweni pakona yotogadzire sipo dzekushamba. Umweni akagadzire sipo dzekushamba ototengesa sipo dziya muvantu, otoonawo mare yekuti atengewo zvekurya pamuzi wake. Zvekurya zviya zvakaita sezvechingezi muntu otodetsereka padoko padoko ndaramo yeiende mberi.

Nekuti mumakanyi matinogara umu vamweni vanthu vanotorima mitombo yechindau ozoitengesa otombizvifundisa munthu kana kubhadharira ndumurwo kana pamuzio pasinao zvekurya ototengao zvekurya.

Vamweni vantu avana kwa vanoshanda saka vanoto pona ngeku tengesa mutombo ye chindau veito detsereka vei tengawo zvekurya pamuzi pamweni pakona vei bhadharirawo vapfana vano ushe mombe saka mitombo ye chindau inoda kuti ingwarirwe ngekuti vamweni vantu vanopona nge mitombo iyoyo.

Mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswa neyechingezi inogadzira mutombo unonasire bvudzi bvudzi rozvipira kuita remungezi pamweni pakona inonasire mafuta anogadzire ganda kumeso muntu ondotiwo njurwi panevantu woitawo semuntu wekutaundi iwewe weigara hako mumakanyi.

Matinogara munharaunda mwedu imwomwo makangozara mitombo yeduu yechindau .Mitombo yedu yechindau iyoyo inoda kuti ingwarirwe ngwkuti vamweni vantu avana mare yekuti vakazobatwe ngendenda yakaite sekuchaya baende kutaundi kunemadhokodheya kiti awane kuahloya, ska kutotora mitombo yako yechindau wotochwanya chwanya wotomwa ,wotodetsereka pasina mare yawadusa. Saka mitombo yedu yechindau ngaingwarirwe ngekuti inodetsere antu.

Mitombo yedu yechindau aina mare inoduswa chako kutore badza wotondotema mudzi dzakona pamweni pakona wototore mashakani wotouya wotomachwanya chwanya wotoshipe chironda apapo chironda chotopora pasina movha yawakwira kuenda kutaundi kondoona dhokodheya.

Mitombo yedu yechindau ikadhibaniswa neyechingezi inogadzirire mitombo imweni yakhona inorape mazino, imweni yakhona inenge yeinasire ganda. Muntu wotorape mazino ngokuti wotomwa mutombo uwowo wechindau unenge wadhibaniswa newechingezi.

Mitombo yedu yechindau ikadhibaniswa neyechiyungu, imweni yakhona inotogadzira mafuta ekuzora paganda, ganda remuntu rotonadzirika, kutoita nzvurwi kwemene. Saka izvozvo zvemene zvakatonaka, ngairambe ichiwanzwa ngekuti amweni antu mafuta aya anotozomatengesa, otoonawo mare yekutenga chikhafu kana zvekurya zvingaita zvechingezi pamuzi.

Vantu vava kutotengesa mitombo yedu yechindau iri mumaibhohlera veitowona mari imweni yekuzvifundisa imweni yekufundisawao ndumurwa votowonawo nemutuso wekutengawo zvekurya pamuzi padoko pako ndaramo ichienda mberi.

Mitombo yedu yechindau, ikadhibaniswa neyechingezi, imweni yakhona inogadzira mutombo unonasire bvunzi. Vhudzi robaaite seremuyungu, vhudzi rinotsvuka, pamweni pakhona rosvipira kuita seromungezi. Izvozvo zvinotoitawo muntu pane vantu ngokuti inenge wati njurwi. Imweni yakhona inotogadzire mitombo inorapa mapundu.

Mitombo yedu yechindau yakabaanaka ngekuti pamweni pakona unotozotengesa unotoonawo mutuso wekubhadharire vana kuchikora kana wotoonawo mutuso wekutengawo zvekurya zvechingezi pamuziwo vantu veitodakara. Saka mitombo inoda kuti ingwarirwe ngekuti vantu havashandi muntaraunda umwu, vanotoponawo ngeizvozvo zvekudusa mapande vototengesa. Padokowo padoko, ndaramo yeiende mberi.

Mitombo yedu yechindau iyi aingorapi antu basi imweni yakona iyi ukatora mashakani ayo wotswanya tswanya inoita Bute Bute Riya wotora wotengesa mudziso remombe ngekuti mukore unowu vapfana vousha mombe vanoshandisa mapuwe umweni anofura mombe dziso aichatoni asi ndokuti mitombo yedu yechindau yakati chakata peshe peshe wototora mashakani wototswanya tswanya wotorapa dziso remombe Riya mombe yotodetsereka.

Kungoti chakata kwakaite mutombo yedu yechindau kwakanaka ngekuti vantu vanototora imweni mitombo vachitondotengesa otoona mare yekubhadharira ndumurwa dzake kuchikora ngekuti mabasa hamuna muntaraunda mwedu. Ngokuti vamweni vakona havana kufunda, saka mitombo iyoyo vanotoitengesa vantu veitoone mare yekutenga zvigodhi kuti mburi irarama, ndaramo yotoite padokopa-doko, vantu votoenda mberi nendaramo.

Mitombo yedu yechindau iyi imweni yakona ikadhibaniswa neyechiyungu inodetsera kana kupanda kwemoyo ukatomwa wotezwe mwoyo wako auchatopandi watodetsereka, saka todekuti mitombo yeduiyoyo yechindau ngaitowanzwa yeidhibaniswa neyechirungu kuti vanhu vadetsereke ngekuti zvirwere zvemoyo zvinode kuti antu adetserwe ngemukuwo, ngekuti zvinouraya zvikanonokerwa.

Mitombo yedu yechindau yakangoti chakata peshe-peshe mungawa mupato, mungaa mumunda chako kungotora mashakani wouya wochwanya-chwanya wodzodzera pachironda chotopora pasina movha yawakwira kuenda kuchibhedhlera chemutaundi kundoona dhogodheya.

Mitombo yedu yechindau iyi yakanaka ngekuti auna muntu waunochaire hlombe kuti akupe. Imweni yakona inomera mumamunda umu nemumapato umu kana paseri pembatso chako kutotora wotoisa kana muzvimabhodhlera wotondotengesa wotowanawo mare yekutobhadharirawo vana chikora kuti vafunde kana mare yekutoti utengewo mombe dzekurimisa kunyanya nguwa yekunaya.

Mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswa neyechiyungu ,imweni yakona aidetseri vantu vega ,inodetserawo nehuku kana madhadha. Ukatoisa mwazvinomwire mvura ,zvotodetsereka ngekuti chibhubhubhu chanesa mumakanyi umwu, huku dzopere kufa .Saka yedu mitombo yechintau inoda kuti itodhibaniswa neyechiyungu kuti huku nemadhadha zvedu zviwane kurarama ngekuti umweni muntu unototengese madhadha kuti udusira mwana mutuso kuchikora kofunda.

Kuti chakata kwakaite mitombo yechindau zvakabanaka ngokuti wabuda ngaapa waone mutombo wechindau ,waende mumunda urimwo mutombo wechindau izvozvo zvinoita kuti anhu atodetsereka ngemutombowo kubve kunhenda dzakaite sekuchaya kana kuzwe mundani kana ndumurwa dziya dzine zvipande wototora makwande kana mashakani aya wotomwa watodetsereka pasina mare yawadusa.

Ngekuti mitombo yedu yechindau, inobve kumumuti kana mashango ,amweni mashango akamere pamuzi anojekese pamuzi, amweni akona mashakani awo ukatora ukaise mumvura wokwakwatidza, wope ndumurwa yotorapike chipande pasina mutuso wawadusa.

Kuti mitombo yedu yechindau inobve kumashango kana pamumbuti, amweni mashakani akaita saana mutikiti unototora wotobika nedindite wotorhye munthu, ngekuti mare yekutenga zvechiyungu zviya vantu avana, saka vantu ngavatongwarire mitikiti iyoyo ngekuti ndopaunotoonawo zvekurhya pasinawo mari yavadusa.

Mutombo yechindau airapi vantu ega imweni ukatora mushakani akona ukavoomesa. Anenge arizimbute unotonorape mwombe inenge iine dziso risikaoni kana huku isikaoni yotorapika ngebute iroro pasina kuti uri apa unorape mwombe vanotode mare kuti vaone kuuya korape mwombe iyoyo.

Ngekuti mitombo yedu yechindau yakati chakata peshe, mungaite mupato yakamera, pangaite pamuzi iripo nemumamunda irimo izvozvo zvinoda kuti izongwarirwa ngekuti vamweni vantu avana mare yekundoona madhokodheya saka vanopona ngemutombo iyoyo, saka vantu ngavaingwarire mutomboyo ngekuti inorapa zveshe nyangwe nezvipande mundumurwa.

Mitombo yedu yechiNdau iyi yakabaanaka ngokuti hauna mutuso weunodusa kuti upe dhogodheya akupe mutombo. Chako kungobude pamuzi, wototore badza wotonotse mudzi wakona wouya wotokwakwadidza. Kana ari mashakani, wouya wotore mashakani ako, wotomwa. pasina kukwire bhazi kuenda kutaundi kundoona dhogodheya.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobva kumashango, zvino zvainobva kumashango ikeyo angorapi anthu basi, mbudzi nemombewo zvinodewo kurya kuti zviwane kurarama. Vanthuwo futi kuti tiwane mututu wekufema ngekuti aringabiri muthu asina kuona mututu uwowo unobvewo kumashango iwawo. Saka ngazvingwarirwe ngokuti zvinodetsera mhuka pamwe neanthu mundaramo yatinorarama ino.

Imweni mitombo yedu yechindau iyi, inotobara zvekurya, zvimweni zvakhona vanthu vanotozvitengesa, veitoonawo mare, yekuti vatengewo zvekurya pamuzi. Saka mitombo yedu yechindau iyi, ngaingwarirwe, kuti zvakhona zvinobarwazvo izvozvo zvirambe zveiwanda, vanthu vaone zvekutengesa, vaonewo mare, ngekuti mabasa amuna munyika munomu, vanthu vanotoraramawo ngekutotengesa.

Ngekuti mitombo yedu yechindau, inobve kuma shakanyi, mashanyi wo awo , amweni ukamatora, womachwanya-chwanya, wodhibanisa nemuriwo wounoda kurya nedinditi rako. Peuri kutorya muriwo wo nedinditi rako, unotozwa kurapwa kwemwoyo, pasina kuti wakwira movha kuenda ku chibhedhleya chekuthaundi.

Ngekuti vantu vakaibvisa kurya mahlobo amweni acho anoryiwa asina kubva vantu vozwa mundani hino mare yekuenda kuchibhedhlera vantu avana chako kutobuda pamuzi wototora badza wondotse makwande kana asi mashakani wototora wotorapika mundani pasina mari yawadusa.

Ngekuti mitambo yedu yechindau inobve kumumhuti kana mashango. Hino aringabiri muntu asina kuona mututu wekuti afeme. Saka mashango awawo nemumbuti zvinoda kuti ngazvingwarirwe ngekuti ndizvo zvine ndaramo yewantu, kuti muntu awane kurarama mututu waanofema unobve kumumbuti kana mumashango.

Imweni mitombo yechiNdau ikamera pamuzi inodzinga ndunga ngenguti ndunga dzikaruma mundu dzinoita kuti mundu azwe dhenda iyaa yakaita saana malaria dhenda isingadi kuti mundu anonokerwe kurapwa dhenda iyoyo hauzi kunaka kundumurwq ngokuti pamwe pakona dzopera ngokufa ngedhenda iyoyi saka mitombo yedu iyi yechiNdau ngaingwarirwe nekuti inodzinge ndunga dzinoita dhenda iyaa yakaita semararia inetse.

Mitombo yedu yeChiNdau ngokuti iri peshe-peshe, imweni yakamera mumapato, imweni mumunda. Chako muntu wazwe mundani kana kuzwe kupanda kwechironda, kundotora angaite mashakani wouya wochwanya-chwanya wozodzera pachironda ipapo, wotorapika pasina mutuso wawadusa.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi inobve kumashakani kana kumumbuti asi azvingorapi vantu basi , imweni mimbuti inotobereka zvinoryiwa , zvinoryiwa izvozvo muntu otonotengesawo kumusika Kona ikweyo otoonawo kamutuso otenga chigodhi padoko padoko ndaramo yeitoende mberi, kana kuri kubhadharira vana otobhadharira vana, saka ngazvichengetedzwe mashangowo nomumbuti ngokuti vamweni vantu avashandi ndokwavanowana mutuso wokuti vawane ndaramo.

Imweni mitombo wechindau aidi kusiya yeimera pamuzi, ngekuti ikamera pamuzi inodaidza nhunga. Nhunga dziya dzinoruma muntu zvekuti unotozosara aane nhenda iya inoita ekuzi Malaria. Nhenda iyoyo inotI kuti muntu awanirwe mutombo, ngekuti inotouraya. Saka imweni mitombo yechiNdau inoda kuti imere mumapato kana mumamunda ngekuti pamuzi inozodaidza nhunga.

Ngekuti mitombo yedu yechindau yakamera pese pese apana paunochayira mundu hlombe kana kudusa mare chako kana wazwa chironda wotora mashakani wotswanya tswanya wokwizira pachironda watopona pasina movha yawakwira kuenda kutaundi kundohloyiwa ndidhokodheya.

Mitombo yedu yechindau yakabanaka ngekuti ndumurwa dziyani dzinozwe zvipande unondotora mashakani kana mudzi wakona wotoise mumvura wotomwisa ndumurwa iya inozwe chipande aichatozwi chipande muntu unenge atodetsereka pasina mutuso waadusa.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobve kumumbuti kana mashango, hino aringabiri muntu asina kuona mututu wekuti muntu afeme. Mututu uwowo unobve kumumbuti kana mashango. Zvinode kuti zvingwarirwe ngokuti, ndipo pane ndaramo yeanhu ipapo.

Mitombo yedu yechindau ngekuti yakamera peshe peshe. Imweni ikamera pamuzi inodzinga nhunga ngekuti nhunga dzinoruma zvoita kuti nhenda iyaa yemalaria inese munharaunda. Hino mitombo yedu yechindau ngekuti iri peshe peshe amusisina ngenhunga. Vantu veshe vanorarama vakasununguka.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobve kumashakani kana kumbuti mukaone mvura yakanaya dinditi rakazara. Saka vantu vatotora mashakani awawo votoise mumuriwo. Vakamadhibanisa nemuriwo unotorapa nhenda yakaite semumoyo kana kupanda kwehloko kwemene kwotorapika. Vantu votodetsereka pasina mutuso waadusa.

Mutombo yedu yechindau kuti chakata kweyakaita kunyanya nyanya iya yakamere pamuzi yakanaka ngekuti imweni yakona inodzinga ntunga. Ntunga dzinoita kuti ntenda iya yemalariya inese mumakanyi inenge yeida kuti itsvagirwe mutombo apa vantu Havana mari yemutombo kuti vandotenga muzvibhehleya umu.

Mitombo yedu yechindau yakamera peshe peshe imweni mupato pamuzi kana mumunda saka iwewe ukazwe mundani chako kutore mashakani wotomqa wotorapike mindani mo mwairwadza.

Ngekuti mitombo yechindau inongomera peshe peshe aidi kuchairwa muntu hlombe kana kudusa mare chako ukazwe mundani kutotore badza wondotse mudzi kana mashakani wotoise mumvura wotomwa pasina bhazi rawakwira kuende kutaundi koona dhokodheya wekeyo.

Mitombo yedu yechiNdau yakabanaka ngekuti muntu aana mutuso waanodusa ungaitezve wemundani kana kupanda kwechironda pamurenje chako kubuda mumhatso woenda pawakamira pakaita pamhiri pepato kana mukunda woto chwanya chwanya wotodzodza pachironda ipapowotodetserekeka pasina muduso wawadusa kukwira bhazi

Mitombo yedu yechindau inongomera pese pese ,imweni ikamera pamuzi panobaajeka .Imweni yakona inoite kuti ndunga dzisatouya pamuzi ipapo, ngekuti ndenda yendunga ikabaye pamuzi ,muntu unotofa ngendenda iyoyo. Kunyanya nyanya isusu tinogare kure nezvibhehlera .Saka ndenda iyoyo ngainhwarirwe

Mitombo yechindau inobve kumashango kana mumbuti. Zvino muntu haangawani mututu wokufema asina kungwarira masango iwawo kana mumbuti idzodzo. Saka tinoti mitombo yese yechindau inobve kumbuti nemashango ngaingwarirwe ngokuti inodetsere vantu pasina mutuso waari kudusa. Imweni yakona yeirape zvipande mundumurwa.

Mitombo yedu yechintau, imweni yakhona ukatocheka cheka makwande akhona wotoise muhuku, huku dzotomwa mvura iya. Mvura iyoyo ine mutombo wechindau inoita kuti huku dzisabatwe ngechibhubhubhu, ngekuti chibhubhubhu chapedza huku. Apa vamweni vantu vanorarama ngekutengesa huku idzodzo vachiwana mutuso wokubhadharire vana vavo muzvikora umo.

Mitombo yedu yechindau ngekuti inobva kumumbuti nemashango zvinodiwe kuti zvingwarire ngekuti azvingorapi zvironda zvega, kuti muntu ararame mututu wekufema waanowana kubva kumumbuti, saka zvinodiwa kuti zvingwarirwe, ngekuti aribiri muntu asina kuona mututu wekufema, unofa, saka zviro izvozvo ngazvingwarirwe ngekuti ndipo pane ndaramo.

Mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswa neyechiyungu inotogadzire mitombo inonasire ganda. Ukatoizora mitomboyo paganda, ganda rako rinotonasirika wotofananawo nemunhu ari kumathawundi iwewe uri mumakanyi. Wotoitawo semunhu wakati njorwo zvekutoti ukasvikawo pane antu unotoitawo semunhu.

Nguwa ineyi yemahlobo antu azwa ngemundani nekuchaya ,asi ngekuti kwane mitombo yakazara yakaita sana tsangamidzi ukatotsenga watorape mundani pane kudusa mare yekuenda kutaundi kundoona dhokoteya .

Mitombo yedu yechindau haindodetseri kurapa zvironda zvedu imweni yakona ukatore mashakani wotobike nesadza wotorye kuite miryo ngekuti vanhu avana mutuso wekutenge zvekrya zvechingezi zviriyowo mazuwano saka munhu otorarama ngeizvozvo ndaramo yeitoende mberi.

Ntunga dzawanda muntaraunda mwedu umwu ngemakumvura akabva kunaya aya. Saka mitombo yedu yechindau inodetsera ngokuti ukatora mashakani akona ukamaomesa ukapishira mumphatso zvotouraya ntunga newewe muntu wotongwaririka kubva kuchirwere chentunga ngokuti zvirwere zventunga zvinotouraya.

Mitombo yedu yeChiNdau, imweni yakona ukatora ukachwanya-chwanya woisa mumuriwo wotorye nesadza, wotodetsereka, Ngekuti unorapiwe mwoyo pasina dhokodheya wawadusira mare kuti uone. Saka izvozvo zvakabanaka, ende mitombo iyi inode kuti tiingwarire, kuitirawo kuti vanobve kure vaya vasinawo mare, vadetserekewo ndiwona mitombo iyi.

Mitombo yedu yechindau ayingodetseri vantu vega. Imweni yakona ikatorwa ikatswanywa tswanywa yoomeswa yotiswe mumadziso emombe. Kana kuti imweni yakhona ikatswanywa tswanywa yotouswe mumvura munomwire mombemombe dzotodetsereka kubva kunhenda dzakawanda Wanda.

Ntombi dzine ndumurwa dzine zvipande zviya , kungotobuda mumuzi, wotoenda mumunda wotondotora mutombo wako wechindau. Kana ari makwande wototora, kana dziri midzi wototsa , wotouya wotopa ndumurwa yako yotomwa yotorapika chipande pasina muthusvo wawadusa , pasina kana movha yawakwira kuenda kuchibhedhleya chemuthaundi kopuwa mutombo.

Mitombo yedu yechindau inobaadetsera ngokuti ndumurwa ikazwe chipande wototsa mudzi wotoipa yotomwa pasina mutuso wawadusa ngekuti vamweni vantu havana mare yekukwire movha kuenda kuzvibhedhlera zvemutaundi kodetserwa ngekuti havana pavanoonawo mutuso wekuti vawane kudetsereka saka izvozvo zvega izvozvo zvakabatonaka nenyaya yemundaraunda mwatinogara.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi inobve pamumbuti nemashango vantu vanotorawo huni votondobasirawo mumuzi kwavo ikweyo votobetsereka ngekut mundaraunda medu amuna magetsi ekuti vantu vangabika veishandise magetsi, vantu vanotobetsereka ngehuni idzodzo saka ngadzitongwarirwa kuite kuti vantu varambe veibetsereka.

Mitombo yedu yechindauyi yakangomera pese-pese, yakangoti chakata. Imweni yakhona inotarwa inotorwa, yochwanywa-chwanywa yodzodzerwa pachironda chotopora, pasina mare yawadusa kana kuona dhokodheya.